Get nastugo sare, get mai nga faunama nga vodi nonde get mai yelo ɓeɗo naftira bei get mai ɓe nasta sare ko ɓe nastina mota nder sare mai, nden get mai ɗo fauna gefe gefe mun be tiles dow mai bo wodi bop.

Batirje di mota manga, naftirta be batir mai on to be watidi ha motaji maudi do naftira be batir mai.

Debbo ɗo fauni nda gasa mako waɗi packing. Oɗo ɓorni riga, nonde riga mai ping odo wati sarla jeans. Nden bo, oɗo jogi kesi mako. Ha jungo mako woto bo oɗo jogi handset mako.

nyamdu on inde mai maasa, ɓeɗon nyama nga ɓeɗon tamsa nga Tamsugo, toɓe nami kullu bee maarori ɓenamirta kullu sei ɓewara ɓetamsa bee nyabbam, ɓeɗon nyama nga, ndanga boh ɓewati nga hadow fules.

Set leeso, durowa diresin miro, hoore leeso, durowaaji sera leeso, be wodrob do dari. Ɓe ɗo naftira be wodrob to limse woggaama, ɓe waata nder wodrob, ɓe jera ɓe siga.

Debbo ɗo jooɗi, nda nyamdu fere-fere ha yeeso maako, be djareteeɗam, o ɗo jooɗi o ɗo suddi gele maako, o ɗo waati fes-maks, nda ndiyam yarugo ha yeeso maako je faandu, nda bo hunde yarugo je faandu, nden nda nyamdu bo ha yeeso maako.

Babal kataako haa ɓe sigata deftere Alkur'ana ,to ɓe ɗo jannga, ɓe ɗo naftira katakoyel may, ɓe siga deftere haa dow maagel, ɓe maɓɓita ɓe ɗo jannga. Nden bato goɗɗo winndan ma, siga deftere may haa dow katakoyel may, ɗo laara ɗo winnda .

Fandu lekki be kowaayaji lekki ɗo joɗi fandu mai ndu do wali wallugo kwayaji mai guda nai ɗo wali kombi maru lekkiji mai ɗum lekki antibiotics on ɗo wallita ha ustugo jangaro to goɗɗo moɗi

Gasa ha dou hore ɓingel debbo gasa mai mora ma morɗi fere-fere gasa mai ɗo sankiti bo ha dou hore mako. Ɓingel debbo man bo ɗo ɓorni limse

Ɓingel ɗeɓɓo ɗo joɗi. Gasa hore mako huɓɓama kuɓɓe ɗiɗi mauɗi. Ɗiɗo tari hore mako. Oɗo joɗi, oɗo fauni, oɗo wati yeri. nonɗe yeri mai zargina. Oɗo wati jamɓaki ha hunɗugo mako. Oɗo ɓorni lemsere ɓalere.

Ɓingel gorko ɗo dari o'do ɓorni rigayel oɗo duhi sarla yel dammungel, nonde rigamai be sarla mai gotel nden bo tin ha kombi dande mako ɗo ɗo feti, rigamai ɗo mari juɗe dammuɗe nden bo habawo mako nda mahol danewol.

Pukaraɓe makaranta, ndaɓe ɓeɗon waɗi yunifom mabɓe sarlaji ash colo, riga nder ash colo be riga hadow boɗejum, beɗon dari ɓe hosi hoto ɓe waɗi bo layi ɗiɗi wodi layi ɓe woni arande wooɗi ɓewoni ɓawo.

Nyibalo, nyibalo mai ngo timmi ngo hippama, penti nyibalo mai kashi ɗiɗi, nda varanda nyibalo mai nda windo nda dammugal, nden yeso varanda nyibalo mai wodi daldal.

Wore aranɗereɗo ɗe ta’ama hore mare. Nɗiyatobo ɗe hefama banɗu mare. Luttuɗe bo hefaka. Beɗo naftira be lemu be yara ha nɗer kare yarugo kayan marmari furuts.

Himbe on ɓeɗo dari be hosiɓe hoto himbe bonandurbe himbe siyasa jam'iwa je konkoso jamiya anpp firadu kofneje boreje

Puccu ɗo dari nonde puccu mai puru, ɓeɗo naftira be puccu ɓe va’angu ɓe samna ɓe yaha konu ɓe ɗo naftira be magu ɓe fiya bol polo, to ɓe sori puccu bo ɓeɗo heɓa cede.

Himbe fijoɓe bol da ɓe ɓe ɗido ɓe ɗo wati kare fijugo bol nonɗe fere-fere mo woni yeso odo jogi bol mai odo fijira be maga mo woni bawo mako bo do habda jokkutugo mo jaba.

Set leeso ɗo jooɗi, ndaa durowa diresin miiro ɗo jooɗi arande. Ɓeɗo naftira be diressin miiro ɓe larta ɓe fauna hamaaga. Nden nda hoore leeso ɗo jooɗi ɓawo hoore leesomai nda woddurop ɗo dari. Ɓeɗo naftira be woddurob ɓe siiga liimse.

Ganareto ga do jodi nonde maga bodejum do jilli be balejum, be do naftora be maga be lowana ga nyebbam petul be kunnaga gam ga hokka haske nden fahin boto ga sorrama halumo be do heba chede.

Leeso be'ita ma ha:sudu leeso mai nda piloji nda zanin gado nda piloji pamari nda faune hado mago sosai den nda durowaji mago bo ha gefe.

Ɓiɓɓe leɗɗe ha nder ɓiɓɓe ledde ko woni ha do wodi kankana, wodi leemu, wodi abarba, wodi gonda, wodi abarba, ɓiɓɓe leɗɗe mai fu ɗo nyame.

Riiga habaya on, jey rowɓe ɓornata, riiga may ɗo mari pawne, haa yeeso mum, ɗo mari pawne haa daande bo. So riiga may ɗon naftire, ɓe ɗo ɓorna, ɓe ɗo juulida be man.

Kare fruts apple nonder fere-fere ɗo joɗi ha ɗo, apple ɗum ɓe nyamata ɗo mari bote sosai ha ɓandu, ɗo wallita ha ɓandu, den to ɓe sori ɗum ɓeɗo heba cede.

Yeri, yeri ha nder nebrey jungo goɗɗo robei ɗo naftira be yeri ɓe wata ɗum ha noppi maɓɓe ɓe faunora be majum, ɗum faune on ha maɓbe ɓe ɗo sora yeri bo ha lumo jowmi jum to sori heban chede.

Nyamdu on inde maaru dambu, ndu waɗira be gabai, be baakuru, ɓe he’i tattaase, ɓe he'i tingere, ɓe he'i tumaatur, ɓe waati ha nder dambu mai.

Shago sorrugo Omo fere-fere. Omo ji woni ha dow ɗo inde mun Ariyal, gonɗi woni ha les bo inde mum Klin. Ariyal ɗo naftire ha lotugo limse, ha lotugo sudu, lotugo ɓawo sudu nonnon Klin ma ɗo naftira ha lotugo limse be ɓawo sudu.

Nɗa get nastugo sare. Nonɗe get mai balejum get mai ga manga. Be waawan naftirgo be maga ha nastungo moota, ko ha nastungo be kosdei. Ɗen nyibalo sare mai nyibalo tongo nyibalo zamanu denbo nyibalo gidan sama on

Maggi cub ko kuma ɓeɗo vi'aɗum maggi star, ɓeɗo Naftira be maggi man ha defugo hako fere-fere.

Gate nastugo sare, Gate wall mangal nda pamaral bo ha kombi mahol. Pamaral do naftire ha nastugo be kosde, mangal do naftire to goɗɗo nastan be mota. Nonde get mai milik colo, Nda babal daldal ha yeso get mai.

Gasa ɓeɗo lotina debbo ɗo gasa mako ha salun, salun babal on gal ɓe lotata gasa, ɓe waɗa koilin maka ɓe safita ka babal on ɓe morata fahin to goɗɗo yiɗi morego

Payanɗe defurgo, ndaaɗe joodi, ɗe kese, ɗe ɗon ɗeelka, payanɗe may ɗo naftire haa defugo nyamndu feere-feere, goɗɗe feere ɗo naftira haa defugo haako, goɗɗe feere bo ɗo naftire haa defugo nyiiri.

Himbe do fija bol, goto ɗo habda latugo bol mai yaha fida nasta ha raga. Goto ɗo sakiti mo, goto ɓo fahin do sakiti mo ha ɓawo. Nden hedi to bo wodi himbe tatu kamɓe ma ɓeɗo fija bol mai goto wai'liti ɗo lara heddo.

Jawe ɗo jooɗi ha leɗɗi nɗa ɗeɗo kese ɗe ɗon nder leɗɗa be ɗo sorraɗe be heba ceɗe. Nden bo robe ɗo naftira be maje, be ɗo wataɗe ha juɗe mabbe ngam be faunura be maje be vooɗa.

Gorko Ɗo dari, oɗo fauni, oɗo mema jibaji mako be jungo mako, oɗo wati rigaji didi, do wamai nonde ma ga bodejum, oɗo wati sarla bo ɓalejum, odo faɗɗi paɗe mako do dari.

Nyamnduuji feere-feere ɗo jooɗi, arannde hedi gaa`en ɗo nda nyamndu maaroori, ɓe ɗo hawti be taaliya haa pilet arandewa, nden nda koofi ɗo joodi kommbi pilet maaroori may, ammaa koofi may emti, wala ko won dow pilet koofi may, woodi pilet feere kanjum ma emti be cookaliiji tati, haa nder mum, nden haa yeeso to, woodi pilet ɗo hebbini be dankali sa’aadum.

Paɗe none fere fere paɗe mai ɓe kese ɗe ɗo joɗi ha babal ɓe sorata ɗe on, worbee ɗo naftora be paɗe mai to ɓe sodi ɗe ɓe fadda ɗe ngam ɓe fauna be maje ha jotta bo gam ɓe hisa dillugo kosɗe.

Apul ɓii leɗɗe on ɓe ɗo naftira, nden ɓe ɗo nyama nden to ɗe ɓendi ɗe ɗo mari bote sosai ha bandu, fahinta bo ɓe do sora de Ha lumo to ɗe sorama be heɓan cede, nonnon ɓe ɗo naftira dei ha waɗugo frut salat sai be yara fru salat mai.

Ɓingel debbo do jodi be do mabbi yeso mako gasa hore mako kamora ma, nonde gasa mai o fauni o penti ka be non de boddejum mordi fere do jippiti heditinde mako, jippiti ha yeso mako mordi goddi fere go jippitire hedi bawo dande mako odwati lumsere ranere.

Nokkuure ɗo nde fawnaama, ndaa fulawaaji fere-fere, noone fere-fere haa caka ɗo. Fulawaaji may, ɗon kaapet we’itaama nonde may girin, woodi leɗɗe fere-fere aawaama haa caka fulawaaji may, leɗɗe may mawni seɗɗa.

Jungo debbo ndangu ngo hippama ngo ɗo joɗi, koli arandeji ɗiɗi ɗi ɗo mari halagare, ɓe ɗo naftira be halagare be faunira be mai, ha jotta bo to halagare sorrama goɗɗo wawan heba cede.

Sare nyibama nii wodugo nyibalu zamanu nden tsare mai domari gidan sama to a nastan tsare mai da step-step wadama be jamde jamde gefe steps mai, da dammugal nastugo mai balewal.

Debbo ɗo joɗi ga sa hore mako ɓalewa kurum. Gasa mai ka morama. O fauniri be morɗi mai. Goɗɗi fere jippi ha ɓawo da'nde mako goɗɗi fere jippi ha balbe mako ɓorni rigawol ɓalewol ɗo jilli be nonde danejum.

Sare ni voɗugo dammugal nastugo sare mai gal ɗo mabbiti penti sare mai ash kolo ɗo laaɓi be ash kolo dak nden nda windo mai windo manga yesso sare mai antaloxot ɗo takki.

Rimotji naftirɗe ha di s tivi rimodnado naftire ha kunnabo dstv chanjugo channels heddugo volum astugo volum den togoddo nyifan tii man be dstv man naftiran bedu fermani.

Goɗ&o do fauni oɗo dilla oɗo jogi boro, bedo naftira be boro ɓe sawa hanset ko cede, goɗɗo mai oɗo borni riga balejum oɗo duhi sarla, gefe mako bo nda kwanu.

Paali urdi on guda jeego goɗɗo ɗo tamdi paali may haa nebre junngo mum. Nden haa les paali may be haa geefe may woodi geene. Paali urdi may ɗo naftire susa haa ɓanndu ,ko susa haa kare ngam ɓanndu uura ko kooma kare may uura.

Koromje ɗo joɗi, koromje nai nonde maaje gotel ɗe kese ɗeɗo nder leda be piloji ɗo dow maaje. Ɓeɗo joɗi haa nokkure ɓe fiyata koromje, nden ɓawo maaje wodi koromje fere be leshe.

Sallaya we’’ita ma ha dou fulawaji, ɓe ɗo naftora be sallaya ɓe joɗa dou maga ɓe jula, nonno ɓe nafa ɓawo to ɓe juli ko hiddeko ɓe jula, hajotta bo to nga so yara ma ha lumo ɓe sorranga ɓe heɓa cede.

Himbe ɗo joɗi ngam arde do metin mai, tankoni joɗi felince banneje do husi tiza on hodo wata dadidda bo oo bo tabi galangal mako en koma be nbiyam fa ronbiyam yaru wayeju be robar hoduko.

Karot ɗo habbama nder ledda ɗo joɗi ha leddi leɗɗaji mai ɗi joy, ɓedo naftira be karot ɓeɗo defa nyamdu be mai, ɓe ɗo he’a ɓe wata nder nyamdu ɓe defa non nobo, to nyamdu defama bedo he’a be wata ha sera nyamdu ɓe nyama ɓe do ƴakka ɗum keccum nobo ɗo vallita ha gite.

Lingu gowtu ɗu ɗo joɗi, den lingu ɗum ɗo nyame to ngu defama ha hako wakkati fere bo gu wawan gu sa’e ngu nyame.

Ɓingel debbo dari oɗo ɓorni rigawal jungol nonde ɓoɗejum, oɗo fauniri be rigawal majum nden oɗo jogi hansed mako ha jungo mako.

Bibbe leɗde do hauti be hako bibbe ledde mai wodi ayaba, kashi ayabaji fere haddo don wodi abarba, wodi mangoro, wodi apple, wodi carots, wodi mbai, nden bo wodi hako, bo hako keccum kabije defaka nden wodi kankana bo.

Ɓingel debbo ɗo fauni oɗo dari, oɗo ɓorni rigawol jungol be oɗo moji gele nonde riga mai be nonde gele mai gotel. Jungo mako woto oɗo haɓɓi agogo oɗo takki lalle ha maago, nonnon woto mai ma oɗo takki lalle ha maago.

Korwal ngal kesal ngal do nder leda ngal kesal pul gal do jodi bo bawo non bo wodi pilo gotel ha do magal so be do naftita be magal be joda do magal kokuma ɓe wala do magal.

Leso ɗo we’iti ha leddi ha babal ɓe fiyata lese be koromje ga'en wo ɗo gafe mago we’itama nonde gafe mai pink ɓandu mago be hore mago nonde mai ɓokko ɓokko. Ɗum leso ɓikkon on ɓe ɗo naftira be leso ɓe wala dow muɗum be ɗana ko ɓe siuta.

Gate nastugo sare ko vurtugo Sare, Nonde Gate Mai Milk Colour ,Wodi Dammugal Pamaral ha ɓandu Gate Mai. Wodi Dammugal Mangal ga’en Gate Mai, Nda Dagali dagali mai takkirama be Siminti.

Faandu nyebbam wujugo. Faandu man ɗo hebbini bee nyebbam wujugo ha nder maaru. Goɗɗo ɗo jogi ndu has nder neeɓre mum. Nden vinndi vindaama haa dow faandu may Koko bota haan an boodi Kirim.

Gaasa, ɓinngel debbo ɗo dari, nden gaasa maako ɗo jimbiti, gaaasa may ka mooraama, nden bo ka sendaama geɓe ɗiɗ,i kala yebre fuu ɗo haɓɓi nɗen ɓinngel debbo may o ɗo dari hokkiti ɓaawo.

Faɗo: Ɓeɗo faɗɗa ngo to ɓeɗo dilla ngam goɗɗo dilla ta kosɗe mere seito faɗɗi ngo. Woto on bo ngo ɗo joɗi ha dow varanda, varanda mai bo ɗum dagali on tanka ɗum.

Himɓe nayo ɓe ɗo dari, ɓe ɗo ɓorni jampa, be sarla, ɓe ɗo fawni, gooto o ɗo waati riiga daneejum, o ɗo hufini ufineere ɓaleere, gooto bo ɗo waati gilas, o ɗo waati limse buraawun, o ɗo hufni hufneere, gooto maa, o ɗo waati limse.

Omoji fere-fere kasama ha chago man clen inde omo mai ɗo omo mai ɗo naftire ha lotugo limse, ɗo naftire ha sofnugo limse, naftire ha lotugo sudu ko lotugo babal laɓa.

Defte dudde none fere-fere je do jodi haddo hado tebul, to goddo hosi deftere sei lara kala deftere fu be vindi hado madum to nde janga na goddo heftan ko nde sawi heban andal ko woni ha nder mare.

Sududo ndu fauna ma nda korwal mangal hado magal ado magal wodi piloji ɗon haa les magal wodi piloji do jod ado tils da labu le atubu wadama ha windo nden bo hausira labuewbo dakoral o jodi bi piloji.

Kibod computa kolo kibod mai boɗejum nden kis mai bo ɓalejum on. So kibot mai senditama be monito dadis kibot mai senditama be scrim majum.

Ɓibbe leɗɗe fere fere ɗo jooɗi haɗɗo, nda dukkuje sare, nda ayaba nda kankana ta'ama nda kabesh nda apul pat ɗo jooɗi, ɓiɓɓe leɗɗe ɓeɗo naftira bei majum ɓeɗo nyama ngam ɗo vallita ha ɓandu.

Payanɗe nay, ɗe de lumbindiri de kese deɗo jooɗi, ɓe ɗo naftira bee maaje haa defugo, koo ngoye fu ɗo naftire haa defurgo, nden sera maaje ɗo woodi nonnde boɗeejum.

Roba, haa nder roba mai wodi kullu, kullu tamsugo. Nda jungo goɗɗo ɗo mema roba mai. Nden haa ga'en ɗo bo woodi kullu kanjuma. So, ɓe ɗo naftira be mai ngam ɓe tamsa kosai.

Kalkuleto pukaraaɓe jangoɓe fannuji ko nandi be lisafi ko hedi bisines wato sana’a ɓeɗo naftira be kalkuleto mai ngam ɗo wallita ɓe ha hebugo limgal hunde ɗuɗɗum nder wakkati sedda.

Goldo on ɗo fu jafe jurde tebl tenis o do wati ri ka botejin wodi goɗɗo fere boɗo dari ha ɓawo mako haɗo ɗo watilimse ɓalejum benbo tai lari hedi jungo nyamo ni toɓo woɗi blakboots tnej.

Ɓeɗo naftire ha dollugo ndiyam gullum to ɓe hauti nde be hite. So ɗo dolla ndiyam, ndiyam mai to dollama ɗam naftirte ha defugo, ɗum naftirte ha harnugo gari, nden fahin bo ndiyam mai wawan naftire ha yarugo sha'i.

Debbo ɗo dari, o ɗo ɓaari moota, o ɗo fawni, o ɓorni riigawol juuɗngol. Moota man nga tayaaji maaga, be ndotti be ndotti. Nonde maaga daneejum, ɗo naftire dilla diga babal, yahugo babal.

Ɗo'o woni lekkki palakuni 200 milligrams, lekkii himɓe ɗo naftara bee muuɗum to ɗuuɗay saatugo, to do mari zazzaɓi mari zaaaɓi so lekki ɗo soore on haa babal l soorugo ga bana paamaci kookemis, ɓe ɗo naftaraki boo ngam heɓa nyawndeego.

Saddere, ɓe ɗo naftira be mare to ɓe yiɗi yibbungo leggal ɓe soppagal diga les, ngal yibba. Hajotta to goɗɗo soppan i’ƴe naftiran be mare, soppa i'ƴe. Nden to goɗɗo tenan leɗɗe defugo fu naftiran be mare soppira leɗɗe mai.

Ɓingel debbo ɗo fauni. Oɗo dari, oɗo suddi gele, nonde gele mai bo boɗeejum, oɗo waati halagaare, oɗo waati jawe, oɗo waati sarka haa ndande maako, oɗo haɓɓi agogo, oɗo takki lalle.

Apple gaenwa ɓe naftiri be laɓi ɓe ta’inga geɓe geɓe ɓe siginga ha leddi, gaɗa wa bo nga muɓa, nga ta’aka, ɓe ɗo nyama apple ngam ɗo vallita ha ɓanɗu.

Asagumri, nda ndi ɗo dari hander gene, nonde mari danejum to ɓe hirsidi ɓeɗo sa’a kusel mari ɓe ƴakka, nonnobo ɓeɗo sa’a kusel mai ɓe defangel be hauta ngel nder haako nden gel ƴakke.

Nyiri. Nyiri man bitamaj rottama nda ndi joɗi ha hitorgo den nyiri man jolof on be kare stiw, be kusel ha dou nyiri man den be fenirwa be frut.

Motaji bos dido mari nonde danejum, be nonde bokko bokko dido dari motaji mai guda nai amma didi buri wangugu ha hoto mai bindi windi ha bandu maji unurtw den be do naftira be motaji mai be nastadi ngam bewada jahagal.

Leggal vutandu, nɗen du waawi, nɗa vaudu mai hecchuru, to vaudu mai ɓendi ɓe do itta ɓe wula ɓe nƴakka, ko kuma ɓe defa be nƴakka non boto ɓe acci yori ɓe ɗo ya ha nama sei warta kurori ɓe defira nyiri ɓe mari.

Faandu lekki ɗo joɗi, ku’e lekki mai bo sankitama haa leddi, nonde ku’e mai bo danejum. Bindi wiindi haa bandu lekki mai hadrocycloroquin solfe, nden haa les bo wiindi 200gm mgm.

Dammugal nastugo. Nda ngal ngal ɗo maɓɓiti, nden mahol mai ɗo faunaama, nden dai tayls ɗo maati. Ɗum naftira be dammugal mai ɓe nasta ko kuma to ɓe wari wurtugo, so nda varandawal mangal, varandawal man faunaama be tayls.

Yeriji mauɗi mauɗi ɗiɗi ɗo nder nebre jungo goɗɗo, hondu mako woru ɗo wati hargare nder maru, roɓe ɗo naftira be yeri ɓe faunira be mai ɓe ɗo wata yeri mai bo ha noppi maɓɓe ngam paune.

Kuwali lekki ɗo jooɗi, innde winndaama haa dow kuwali may, niw divayin 200 oof lojjasin tabulet 200 miligiram. Ɓe ɗo naftira be lekki, ɓe mura to goɗɗo nyawɗo, ngam heɓa nyawndeego.

Jus: Pali mai nda ɗiɗo ɗi tati, ndiyam yarugo on haa nder mai, ndiyam yarugo belɗam marɗam zaki, ndiyam mai haa hoto pali mai nda abarba, nda kankana, ndiyam mai ɗo yaare ngam nanugo belɗum.

Deftere al kur'anu teddun nda de joɗi, ɓe ɗo naftira be mare ɓe janga, ɓe ɗo naftira ɓe mare ɓe maɓɓita ɓawo ɓe jangi bo ɓe dursa suraji, ha fahin bo ɓe ɗo sora deftere ha lumo ngam ɓe heɓa ɗi.

Dammugal nastugo sudu, dammugal mai ɗo maɓɓiti, sudu mai ndu hippama be kwano, do dammugal mai wodi windowel petel wadiragel be fansi bulok, hiddeko dammugal mai daldal on ngal ɗo labi.

Ɗo bikkoi fijobe bol. Nɗabe be tato ha gayen ɗo be ɗo fija bol. Chakajo mo waɗi limse boɗejum ɗo kanko on jogi bol mai. Be woni gefe gefe waɗi limse yelo be linse girin ɗo be ɗo habɗa jabugo bol mai ha jungo mako.

Get nastugo sare, geɗwal mai ngal mangal, ha ɓanɗu magal wodi get petel, den ga’en ged mai daga li'on tankama be sementi, nden dou ged mai led.

Lemu ɗo nder ɓiɓɓe ledɗe ɗum himɓe yarata, ɗomari nafu sosai ha ɓandu, goddi fere mobti ɗo joɗi goɗɗi fere taitama, goɗɗi fere bo ɓoltama ma, lutti yarugo.

Leeso we’’itaama hoore maago fawnaama sosay. Pawne nii woɗugo, luttiɗum ɓanndu maago bo, ɗo mari nonde gootel .Nden to katiifa maago we’’itaama sey ɓe waala dow maago ɓe siwta ko ɓe ɗaana .Nden to ngo sorraama bo ɓe heɓan ceede.

Ɓiɗɗo debbo ɗo rondi kayan kare marmari fruts. Frutsmai ɗo nder darow. O ɗo rondi darow mai fruts mai hauti be abarbabe, ɓe mangoro.

fulaawa ɓe ɗo aawa haɗɗo'o bee geene sedda seɗɗa gam boo fawna babal mai ɓe ɗo naftira bee fulaawa ɓe aawa ngam fawnugo babal, ngam babal mai vooɗa too nden haa fulaawa woodi monde boɗeejum, woodi nonde ai

Debbo ɗo dari o ɗo wayliti o hokkiti ɓawo maako o ɗo waati skirts bodeejum o ɗo suddi himar ɗo hawti bee nonɗe daneejum bee nonɗe blue. Ndaa ɓinngel maako ɗo dari kommbi maako nden ndaa bookati rooba ɗo jooɗi kombi maako.

Get. Nonɗe get mai balejum. getwa man ga manga. Nɗaga ɗo. yeso maga seɗɗa bo wooɗi getwa pamara. Getwa manga ɗo naftire ha nastungo mota be vorrutungo mota. get wa pamara bo, ɗo naftira ha salugo himbe.

Ɓinngel debbo o ɗo fawni,o ɗo dari o ɗo fawniri be riigawol kesol junngo juɗe maagol ma juɗɗe. Junngo maako wooto ɗo jogi booro. Booro may ɓe ɗo naftira be maago ɓe waata hanset ko ɓe waata kare fere.

Debbo ɗo joɗi. Gaasa hoore maako ɗo jimbiti hedi hoɓɓudu, gaasa man ka ɗo juti, kaɗo ɓalwi kurum, nden morgol gotel bo ɗo jimbiti hedi balbe maako. Oɗo ɓorni limsere bo woɗere.

Labi. Labi mai ki chuki. Nɗenki ɗo jodi ha ɗow ta'ils. Ɗo ɗo naftira be labi be ta’a laimu, be he’a hako, be ta’a mangoro. Ha jotta labi ɗo naftire be ta’a kusel bei kala hoɗe nɗe be yiɗi taugofu be yahan be naftira be labi be tada ɗum.

Koromje tati fere-fere boɗɗe ɗe sigama, nda ɗe ɗo jooɗi ha dou kala korwal fu woodi pilo gotel, den ha yeeso koromje mai wodi ledda bakko manga ɓalewa nga ɗo jooɗi nden nda ɓoggol yiite bo ha kombi leeda mai.

Kuulaaji gudaa tati ɗi ɗo ɗi ɗo yowndindiri, cakawa ɗo yowi dow aranndewa, ɗiɗiɓa ɗo yowi. nonde kuulaaji mai nonde jargiina nden kala kuula fuu mangu ko nga hoosata litaaji sppo e jeego.

Jamɗe supainaji on ɗuɗɗi, jamɗe mai fere fere nda ɗe joɗi ha contena, nonde man boɗejum jamɗe mai ɗonaftire hababal fere fere ha fistugo be haɓɓugo notinji.

Esi wato iya konɗison. Esiji fere_fere sigama je coggu. Ɓe naftira esi ha suɗu ngam feuna suɗu.

Ɓingel debbo ɗo joɗi oɗo fauni, oɗo wati limsere woɗere oɗo joɗi dou korwal, den gasa hore mako ka morama morgol gotol gol ɗo jimbiti gol wari ha galangal mako, luttiɗi morɗi bo ɗi haɓɓama hedi ɓawo nde jimbiteɗi ɓawo dande mako.

Himɓe ɗo waɗi layi ɓe nastan pirawal, himɓe mai woɓɓe fere ɗo vakki boroji maɓɓe, woɓɓe fere ɗo jogi bi ha akwati mangal ɗo dasa dasugo, ɓe ɗo nasta pirawal ɓe waɗan jahagal on diga wuro ɗo yahugo wuro fere.

Lekki gargajiya ndiyam hiki dollama be wati kindir galom kalumji mai ɗidiibe jodi dido mari mabbole bodeje ,nden be wadi dereyel be windi ko lekki mai magata ga badaya be windi ha derel mai be taki deyel mai ha bandu walumje mai.

Goddo ɗo dilla sera koltaya oɗo faɗi paɗe oɗo borni riga nonde mai ɓale jum. Oɗo duhi sarla nonde mai blu. Kombi mako nda windo guda ɗiɗi. Gefe mako bo nda koltaya.

Ɗa cilaje ɗo hosi kare fere-fere. Ɗa cilaje ɗiɗi ɗe ɗo hebbini tomatru je coggo. Cilaje fere ɗo hebbini ɗankali je nasara. Cilaje fere bo ɗo hebbini kayammiya fere-fere ɗumm naftirɗe ha ɗefugo.

Sare nde nyiɓama nyiɓalo zamanu, nyiɓalo bodɗum nde hippama be lento inde kwano mai, ndenda dammugal mare, nda varanda, nda windoji ga'en mare, intalok on takkama.

Gasa hore fere fere be labol fere fere holla ma hotoji do, gasamai ha fere do sukki sosai fere bo do sukki denbo do holli stayel bo fere .

Tummude Didi (2) de do lumbindiri. Ha dou maaje bo, wodi cokaliji didi fuck be ainihi cokaliji nyamugo didi. Cokaliji mai ma di wadirama daga tummude mai on. Kanji ma nonde tummude mai.

Yimɓe ɗiɗo ɗo jooɗi jogi bauɗe, ɓe ɗo fiya bauɗe mai, den woodi rowɓe ɗiɗo bo ɗo dari ɓe ɗo wama. Ɓe ɗo jogi lippi daneeje, den ɓe ɗo waali ooli ha daande maɓɓe, ɓe ɗo oode feere ha hoore maɓɓe. Ɓe ɗo haɓɓi gaasa hoore maɓɓe, den ɓe ɗo yaadi bo, ɓe ɗon wama.

Odo volwa den oɗo sappa, oɗo wati hufnere mako be gare, odo jodi ha koru wal ha palo mako, den bawo mako nda labuleji je palo Maa.

Llimse ɓornogo roɓe nonde maje zargina, to ɓe nyoti limse mai roɓe ɗo ɓorna ɓe faunora be majum, ɓe sura be majum, non no to ɗe sorama bo go ɗo heɓan chede.

Horee leso ɗo dari nda durowaji mako, ɓebɗo naftira be leso ɓe we’’itango ɓe wala, ɓe siuta, ko ɓe ɗana ha jotta ɓe ɗo sora leeso to ngo sora ma ɓe heɓan cede ha lumo.

Ɓinngel debbo o ɗo fawni o ɗo dilla, o ɗo faɗɗi pade o duhi sarla o ɗo ɓoorni riigayel ɓaleyel, nden kommbi maako ndaa laada waato koronnga ɗo dari nden nda kaano haa kommbi koronnga man.

Laibrari babal defte himɓe wara janga defte nawono fere fere be hedi fannijie fere-fere. So, goɗɗo wara subta fannuwol yiɗi hosa yaha vinda, janga, to bo wodi ko vinda ta pat ni to timmini sai lorna.

Korom je ɗo joɗi nonɗe maje bulo. Be piloji ɗiɗi ha ɗow maje. Beɗo joɗi ha palo. Nɗa labuleji ɗo fauni ha bawo maje. Be ɗo naftira be korom je ha joɗugo be ha walugo ɗow maje siuta.

Pukarabe jangoɓe nda ɓe ha aji ɓe ɗo ɓorni uniform, nonde unifom mai riga ɗanejum sarla ɓalajum, mallum jo maɓɓe ɗo jodi dow tebul mum, mallumjo mai umri pukarajo goto o yaha dou alluha o vinda, luttuɓe bo ɗo maɓɓiti gite lara ko o winda ta man.

Ɓingel ɗo dari, bingel ɗo borni limsei o borni riga dak blu ɗo duhi sarlama dag blu, ɗo jimbiti juɗe mako jungo mako woto ɗo oɗo hauti koli mai.

Tummude ɗo jooɗi, horde ɗo lummbi nder maare, tummude may nde layol on, nonno horde may ma nde layol on. Ɗe fu ɗe layɓaama nde ɗo laaɓi tas. Ɓe ɗo naftira be maare ɓe waɗa kosam ɓe yara, ko ɓe waɗa kuroori, ko ɓe waɗa gaari ɓe yara.

Ɓingel debbo oɗo dari kombi pol waya leggal hite. Jungo mako woto odo fortingo, woto bo ɗo jogi boroyel mako ha owatata hanset genlo jogi hanset mako bo ha jungo.

Dammugal kwano amma dammugal mai ɗo maɓɓi ɓeɗo naftara be dammugal mai ha nastugo be vurtugo, den kombi dammugal mai wodi dagali tou ɗum seɗɗa ɗo tankama be siminti himɓɓe wawan joɗa dou daga liman. Den wodi varanda bo ɗo mari dagali petal kan jum fe be je siminti ɓe tankiri.

Taliya defama nga rottama haa pilat jolof maanga on ɓe waɗi haa do maanga ɓe rufi kabeji, be tingere, be tumatur, be salak, ɓe ɗo nyama nga ngam nafugo haa ɓandu be ɓo to goɗɗo ɗo nana velo.

kasa, Kasa debbo odo wadi pau mori wadi pakin gasa man hedi hor tide mako dembo odo wati yeri bodejum den odojala bo fain.

Derke en fijobe bol, ɓeɗo wati limse fijugo bol, limse mai nonde gotel, ɓefu ɓe wati ɓedo dari, ɓeɗo vakkindiri ɓe hosi hoto, ɓeɗo faddi paɗe fijugo bol, nden bawo mabbe bo da geneji be leɗɗe.

Gorgo do fauni, Odo dari, odo wati riga’el daneyell odo duhi sarla odo faddi cambars daneje odo habbi agogo ha jungo mako o fauni ri be agogo mai jungo mako woto bo wlodo wadi hunde paune nda dammugal bo ha kombi mako.

Jambaaki, jambaaki haa junngo, jambaaki rooɓe ɗo naftira be jambaaki ngam fawnugo, nden haa sera ɗon bo nda bana fulaawa-fulaawa boɗeejum.

Yalo mai de do jugi de dudi nda ɗeɗo e do yaudindiri be do naftira nden ɓe ɗo nyama de himɓe fere bo ɗo ade wata ɗe dow nyamdu nyama ɓe ɗo nder ɗum ɓiɓɓe leɗɗe himɓe nyamata.

Labrari nda defte ɗo hewi ha labrari may labrari may ɗomari geɓe geɓe hedi ɗo ɗo mari geɗe tati hiles ma wodi geɓe defte on hebbini jedoɓe naftira be defte bo ɓe janga goɗɗo waran nora joda subta deftere nde mari haje sai hosa ya janga totinmini jangugo sai wartai

Leeso ɗo we’’iti leeso ɓikkon on nonde mago zargina , woɗi paune danejuum ha hore mago, katifa ɗo we’’iti dou mago amma wala zanin gado dou mago ,ɗo naftira be leeso ɓe wala ɓe siuta ko ɓe wala ɓe dana.

Aji, nda pukaraaɓe ɗo jooɗi ha aji mai, nda tutawal najeria ka yum ma ɗo jooɗi dou tebul, nda mallumjo aji mai oɗo dari oɗo waati riga ɓalejum, oɗo waati gele boɗejum.

Dammugal gootal arandewal ɗo maɓɓiti, ɗiɗi yesooje bo ɗo maɓɓi. Arandewal dammugal nastugo saare on, amma nastorgal be kosɗe, ko wurtorgal be kosde. Dammugal pamaral ha yeeso to ɗe ɗo mabbi. Nonde maaje milk color. Nden woodi window ha ragare to ɗo mabbiti kanjum ma.

Debbo on ndaa gaasa maako mooraaka amma gaasa man hubbi kubbi mawɗi mawɗi. Morɗi mawɗi mawɗi ena o ɗo waɗi janmbaaki, o ɗo waɗi yeri, o ɓoorni limse boo ɓaleeje o ɗo moosa.

Ɓinngel debbo o ɗo fawni o ɗo jooɗi o ɗo ɓorni limsere, nonde maare baleejum ɗo jilli be daneejum gaasa maako ka mooraama, zane zane ammaa gaasa may ka haɓɓaama hedi hoɓɓudu .Nden o ɗo waati yeri o ɗo fawniri be yeri may.

Gumki ɗo joɗi nga bilanama hore goɗɗo, nden nda gasaji haa hore maga. Gasa mai kaɓalwai kurum ka moorama morɗi sita'el paune, kefe be kefe morɗi mai ɗi juɗɗi amma chakaji ɗo ɗi jutai ɗi dari haa do gite mako.

Cilaaje ɗiɗi ɗe ɗo jooɗi, nden yeeso maaje seɗɗa, ndaa tayis takkaama. Ndaa dammuɗe bo, haa kala silaawo fu, be dammugal muuɗum, ɓe ɗon naftiro be maaje, ba ɗe hippi ɗo, gortooɗe dinga nastugo nder maaje waala, haa jotta bo to ɗe sooraama, ɓe ɗo heɓa ceede.

Ɓingel gorko oɗo joɗi oɗo nyota paɗo oɗo joɗi oɗo wati riga be salla oɗo haɓɓi agogo ɗen nɗa jarka ta’a ɗum ha yeso mako oɗo nyota.

Dankali on bee haako situu, bee kusel ha nder, so dankali may ɗo joo, ɓe waati ɗum ha pilet. Nden bo ndaa cookali ha nder pilet maajum, so dankali may sa’a ama sa'eego on.

Jawe ɗo joɗi ha leɗɗi jawe mai ɗuɗɗe ɗe kese ɗe boɗɗe bo, roɓɓe do faunira be maje ɗo fauniri be maje ɗo woɗa dembo ɓeɗo sorra de ha lumo to & e sorrama be heban cede.

Faune dammugal do faunirama be fulaawaji, fulaawaji tiggama nder nɗa gene ma fauniri babal mai nda varanda mai huwama be fauni ɗum nden nda windo hatto nda dammugal ma ha kombi winduo majum.

Sare voo'nde, sare mai wodi gidan sama ha dau sare mai. Nden less mai bo nda gate, gate mai wadi wodi gate petel je kosde be gate mange je mota. Sare mai color mare ash color, be bo wodi dark ash.

Get nastugo sare. Get mai ngal mangal nden bo ngal ɗo hauti be Get pamaral je nastirgo be kosɗe nonde Get mai milik kolo ha yeso Get mai sedda nda intaluxs ɗo takkaama.

Get nastugo sare ɗo on dammugal nastugo sare get majum manga wodi to a mabbiti ged mai fu wot ɗum nastugo mota nden hedi jungo nyamo bo ɗo on dammugal pamaral hedi himɓɓe nastirta be kosɗe amma ged mai ɗo maɓɓi.

Ɓe ɗon naftira be korwal bo joɗa dow ngam bo ɓe heɓa balans, je kombi korwar mai nda yulɓe be dondi, dondi be penigo, nda leda jamgo, nda ko waɗa ɓe wali.

Fulawaji awama ha sera mahol ɗo. Ɗi awama daga haɗɗo ɗe yotti ha karshe. Ɗi lori ɗi waɗi kona ɗi jokki. Beɗo awa fulawaji gam fauna babal. Ɗen ha ga’en majum intalokon takkama ha babal mai.

Defte ɗo jerama ha drowaji ha laibrari, babal himɓɓe yahata hosa defti janga, heɓa habaru ha nder maji, heɓa andal ko woni nder maji sai lorna siga, nda defti mai ɗo jerama none fere-fere be fanniji fere-fere.

Ɓingeel ɗebbo ɗo dari oɗo wayliti bawo mako gaasa ɗo jinbitiri ha ɓawo mako sosai, Ɗum gaasa man ka ɗukko.

Debbo oɗo dari oɗo fauni, oɗo haɓɓi agogo, oɗo ɓorni rigawol jungol nden bo oɗo suddi gele.

Deftere, goɗɗo ɗo jogi deftere mai ha jungo mu ɗum ko winda ha paɓawal maare Osama bin Laden den nda hoto Osama bin Laden mai ha ɓandu deftere mai, to goɗɗo jangi nde heɓan habaru be bayanu ko nde saawi.

Farij maɓɓita ma ndan nder maaga wala ko ɗume ha nder mai, ɓe ɗo naftira be maaga ɓe wada ndiyam ko ɓe waɗa hunde yarugo ko ɓe siga nyamdu ta wonna, to ndiyam mai ko hunde yarugo mai waɗama to hiite don ɓe hauti nga be hiite fewan delem wakkati feere ha waɗa kankara.

Ɓingel debbo, o ɗo dari o ɗo fawni, o ɗo ɓorni limse kese, o ɗo jogi juuɗe maako ɗiɗi, o ɗo takki lallei ɓaleeje ha juuɗe maako mai, o ɗo haɓɓi agoogo bo ha juuɗe mai.

Debbo ɗo lanya mashin, mashin nga taaya tati. Ha ɓaawo mashin mai woodi jarkaaji o ɗo hebbini be kare ha nder jarkaji mai. O ɗo lanya nga, o ɗo dilla on bo.

Agwagwaji ɗiɗi daɗe les leggal ɗe ɗo dura ga enwal danewal tas, nonde magal olabi tas, den nda nbewa mbewa mai nonde mum ɓalejum ɗo jilli be danejum seɗɗa kanga ma nga ɗo dari doɗɗon.

Ndaa sarka waatugo haa daande, be yeriiji sigaama, haa dow ɗo, ɓe sigi sarka may be yeriiji may, ngam ɓe soora ɗi. Ɗo ɓe ɗo naftira be maaji, ɓe fawnora be may, ɓe waata haa daande maɓɓe, ɓe waata haa noppi maɓɓe.

Kolta marga labi ɗiɗi, lawol gadawol da mota do wara, mota mai opin bodi nonde maga danejum, bedo naftira be maga ɓe ɓofta kare ɓedo naftira be maga ɓe hosa himbe, gada maga sedda da keke napep bawo maga da motaji luttudi be mashinji do wara.

Bingel Debbo ɗo jodi oɗo hokkiti hoɓɓudu mako gasa mako ka morama daka geɓe ɗiɗi morɗi fere jimbiti hedi hoɓbudu goddi fere morama hoti hedi yeso mako.

Goɗɗo ɗo va’i puccu, o ɗo ɓorni limse fijirde nonde limse mai danejum. O ɗo ɓamti jungo maako, o oɗo habda figo bol. Nda bolyel mai haa leddi nonde maa ngel danejum. Inde fijirde mai polo. Ɓe ɗo fija ɗum dou pucci be bo sauru.

Hostel on ha ɓikkon makaranta walata, cuɗi walugo ɓikkon makaranta, nda labuleeji be windoji cuɗi mai nda fanka je dow, nda kala leeso fu ɗo mari dow ɗo mari les bo woɓɓe fere ɗo wala hedi ni woɓɓe ɗo wala hedi yeeso.

Yeri ɓe ɗo naftora be majum ɓe faunora be majum, roɓe ɗo wata ɗum hanoppi maɓɓe gam ɗum paune on ha maɓɓe, ɓawo to ɓe wati yerimai hanoppi maɓɓe sai ɓe fauna ɓe voɗa.

Jeesi, nda bol mai bo ɗo jooɗi ha yeso maɓɓe, woɓɓe fere ɗo dari woɓɓe fere ɗo jooɗi. So, ha nder ɓe dari mai goto ɗo waati riiga boɗeejum.

Kashu ɗo nder ɓiɓɓe leɗɗe, ɗum boɗɗum nyamugo sosai, ɗo vallita nden kashu mai ɓendi ndaɗum ɓo ɗo haa ɓandu leggal mai amma itta ka so ɓeɗo nyama kashu bo.

Da goɗɗo ɗo joɗi, oɗometi, oɗo voɗi, oɗo waɗi alkibbare, bana no lam ɗo metata, oɗo ɓamti jungo mako woto oɗo jaɓa kofgol. nonde alkibbare o waɗi mai boɗejum. gefe mako wodi derkeje oɗo wati limse baleje, be humnere balere, gefe mako to wodi derkeje oɗo wati jompa bulu.

Ɓeɗojoɗi ha lesdanki ɓe fere ɓeɗo jodi ha sera danki man ɗum babal wa’azi on, himɓe ɗo joɗi ɓe ɗuɗɓe ɓeɗoo hedita wa’azi den nda mashinji bo ɗo darnama komi mabbe.

himɓe tato ɓe dari ɓe pat tatto ɓe ɗo wati jompaji be kofneje, goto ɗo wati hufnere woɗere goto ɗo wati hufnere ɗo jilli ash be blak be white, goto bo ɗo wati jompa blu nden bo wodi bairo ha jiba mako jiba ɓernde.

Vamde ɓeɗo haɓɓininde amalanke haɓawo mare, nde ɗo hosa amalanke mai be kare haɓawo amalanke mai diga sare nde yara ladde ko kuma nde ada kare diga haladde nde wartida sare.

Korowal ɗo joɗi be piloji tati ha dou magal, ha ngal jodi mai ka on ka on on ha leddi, ɓe ɗo naftira be korowal be joɗa dou magal, ko ɓe wala dou magal, ɓawo magal korom je fere ɗo jo’iti.

Himɓe je odo dari dotti en ɗido be derekeen tatto dottijo arande odo wati jompa be sarla on o watai gare odo wati hufnere dottijo dida bo odo wati gare danejum be hufnere nder dotti’en nai ɗum derke’en on.

Hako gortugal. Gortogalmai ngal defa ma. Ɗen be hako situ. den bo hako mai waɗama ha pilet nonɗe pilat mai bo ɗanejum. der yeso pilat hako gortugal mai seɗɗa da pliat mi yidi bo wangiya ma bango go mai duɗai.

Bozuwa: Ɓe do naftira be maago ɓe tamsira mase be ko nandi be majum. Bozuwa mai ɗo mari burɗe fere-fere guda jeɗiɗi. Ha kala vurdere fu ɓe toɓɓa nyebbam sai ɓe toɓɓa kullu. Nden nda maɓɓode bozuwa mai bo ha gefe mare.

Ɓikkon jango kon makaranta ɓe ɗo ɓorni yunifom. Ɓe ɗo waɗi het tayid. Ɓeɗo ɓorni riga ɗanejum ha nɗer limse mai. Ɓe ɗo wati kot ɓo ha ɓawo. Nonɗe kot mai ɓe sarla mai gotel ɓalejum. Ɓe ɗari, ɓeɗo seyi, ɓe ɗo jala, ɓe hosi hoto.

Koromje ɗe ɗo jeri ha Palo nonde maje ash kolo koromje mai ɗe ɗo hewi piloji ha dow maje wodi tebul ɗo joɗi kanjum ma be nonde Korwal nan Koromje mai ha ga'en.

Iilalawal, ngal ɗo mari noone tati feere-feere nonnde aranndeere nonnde boɗeejum, nden nonnde ɗiɗaɓre nonnde yelo, nonnde yelo may waɗaama haa binndi bo haa zaani sita ɗo on, nden nonnde ragareere nonnde bokko-bokko kayre bo nde ɗo les.

Pade silipas pade mai godde fere do der ledda godde fere do ha babal de do ha shago babal sorrugo pade mai himbe do fadde de naftira be mai ha yiwugo ha wancugo chaka dammugal be hawancugo hadayay.

Ɓiɓɓe leɗɗe abarba, be kwakwa, abarba mai hettama, taitama, nda ɗum ɓeɗo rufa ɗum ha nder battaru, non no kwakwa ma he’ama, wadam ta amaint pises kannyuma ɗun nder battaru mai raneru.

Gene green da gene mai hasira mahol ,den gene mai hado maje mahol mai wodi zani wot dotidoti bo ha der gene mai.

Rizol sakamako makaranta on ɗum to goɗɗo jangi timmini ɓe hokkata mo shahada sheda diu o timini makaranta, ngam rizol mai abul wahab umar sani nda registretion nomba mako, den jami a bayero on bo hokki ɗerawol mai ha lis magol, nda ha registira be vice cancelo je makaranta mai waɗi jungo.

Koli ɓingel debbo hondu shakaru mai o waɗi halagare halagare mai wounde de fauni hondu mai nden o hosi koli mako ɗiɗi o ɗo memida halagare watta.

Himɓe ɗo ha julurde, ɓe ɗo jula. Nda safuji fere-fere, ɓe ɗo titi funage, ɓe ɗo jula. Nden ha ɓaawo maɓɓe bo intalok on, ha yeso to bo ɗum julurde. Nda dammugal maare, nda windoji maare.

Yalo, nonde yalo mai girin. Yalo ɗo nder ɓiɓɓe leɗɗe jei ɓe nyamata, yalo mai ɓe ɗo itta ɗum to ɓendi bo ɓe ɗo nyaama, woɓɓe fere ɗo he’a yalo mai waɗa ha dou nyamdu marori to defama nyama.

Ɓinngel debbo, o ɗo jooɗi, o ɗo hokkiti ɓaawo maako, gaasa hoore maako ɗo mooraama, moorɗi fere-fere, sitayil fere-fere, sera maaka bo, waɗi moorɗi ɗiɗi mawɗi mawɗi, ɗi jimmitire ɓaawo daande maako.

padeji stayil fere-fere none fere fere be jodi haddo dum pade roɓe don roɓe do faddade gam be faunora be maje nden be do faddade fail gam be hisa jillugo be cosde mere

Sinbot ga do wada talla babal wadugo scaning wah founda redu ko wani ha nder redu ga bada masin founda dum, inde nokkure mai al bishir scaning den ha sinbot watta talla mai bedo zani debbo be bikkoi ha rede mai.

Ɓingel debbo ɗo waati halagaare ha hondu maako, ɓe ɗo naftira be halagaare mai ɓe fawnira be mai, hondu maako wooru bo o ɗo taki lalle, lalle mai ɗe ɓalwi, ɓe ɗo takka lalle ngam ɓe fawnira be mai.

Gorko ɗo dari oɗo fauni oɗo ɓorni limsere oɗo jogi hunde ha jungo mako, oɗo duhi salla oɗo faddit paɗe, den kombi mako nda korom je boɗeje ɗe ɗo joɗi ɓe ɗo naftira be koromje mai ɓe.

Mbeewa ɗo dura haa les leggal, haa les ɗaɗi leggal. Haa yeeso maanga to bo ɗum dammugal, dammugal nastugo saare. Nden mahol kombi dammugal mai, ɗum mahol bulok on.

Nyamdu ɗo jooɗi ha plet, plet arande ɗo ɗum taliya on be vejitabuls, nden ɗiɗaɓa bo ɗum vejitabuls on, nda debbo ɗo jooɗi, nden nda hunde yarugo bo ɗo jooɗi drinks, ha paali.

Himɓe tato ɓe ɗo dari ha yeso get sare, ɓe fu ɓeɗo borni gareji be kufneje, arandejo ɗo oɗo jogi daruɗɗe mako ha jungo, chakajo oɗo waiti jompa nonde bodejum.

Jawe ɗo jooɗi haa dow leppol danewol, ɗe ɗo naftire haa fawnugo. Rowɓe ɗo waɗa ɗe haa junngo maɓɓe, ngam ɓe fawnira be maaje. Woɓɓe feere bo, ɗo waɗa ɗe haa konsgal, ngam ɓe fawnira be maaje. Rowɓe on ni, naftirta be maaje.

Ɓikkonji ɗo fija, ɓe ɗo jogi kosɗe maɓɓe ɓe ɗo fija fijirde wiyetege, wiyetende langa. Ɓe ɗo jogi kosɗe maɓɓe, ɓe ɗo fija, ɓe ɗo diwa. Nden woɓɓe fere dari hatto daiɗum ɗo eewa ɓe.

Korom je ɗo jeri je ɗo be’iti ha leddi ha babal kapetir babal ɓe fiyataɗe nonde koromje mai blu wodi piloji ha do maje nda tebulel petel rawun tebul nonde muɗum nandi be nonde koromje mai ɗo jodi kombi maje.

Yeeri, da yeeri mai kashi didi do joodi nder nemre jungo rouɓe do naftira be yeeri mai be waata ha noppi maɓɓe ɓe faunira be mai too yeeri mai waataama ha noppi maɓɓe be fauni be vodan masin.

Korowal ɗo joɗi be piloji ɗiɗi ha dow magal. Nonɗe magal ash kolo. Ɗa kapet bo do we’’iti ha les korowal mai. be ɗo naftira be korwal be joɗa ɗow magal be waɗa lamar be siuta. ko kuma be wala dow magal.

Ɓingel debbo o ɗo jooɗi, o ɗo mooɓi kosɗe maako, o ɗo taɓi les kosɗe maako be juuɗe maako. Ha kombi maako nda faandu, faandu mai ɗo hewi ndiyam. Hedi kombi kosɗe maako bo nda paɗo, paɗo mai nonde ɓaleejum.

Mangoro ɓiɓbe leɗɗe on ɗum ɓe nyamata, to leggal mai ɓendi ɓe ɗo itta bikkoi mai ha ɓanɗu leggal mai ɓe wara ɓe ta’a, ɓe lota sei ɓe nyama, ha fahin bo mangoro mai ɗo sore ngam ɓe heɓa chede.

Mangoro goɗɗe feere do jugi ha leddi, goɗɗe fere ɗo nder rooba nonde rooba mai bodejum, mangoro ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on ɗum ɓe yakkata, dembo ɗum do valla ha bandu.

Hako kabije keccum, nda bafe kabije mai ɗo be hauti be leɗɗe moɗum, ɓeɗo tebta hako mai to ko tebta ma ɓe lotako sei ɓe defa ko ɓe naftira be maagi, be daddawa, be manda ɓe defa, tobe timmini defuko sei ɓe naftira ko ɓe nyama nƴiri.

Geloɗi ɗiɗi, amma ga’en waɗo ɓuri wangutugo hababal. Debbo ɗo wa'i do maga nden do rimdi kare ha do maga, ɓe ɗo naftira ɓe geloɗi ɓe waɗa jahale be maji ɓeɗo ɓira kosamji maji bo ɓeyara.

Lesso we’ita ma nda hore mago, nda kosɗe mago, nonde kosɗe mago mai blu, bana nonde dow hore mago, den gefe mago bo danejum, ɓe ɗo naftora be lesso ɓe wala dou mago, ɓe siwta, kokuma ɓe ɗana.

Rimodji ɗo jodi hababal goddi fere bo don der kwali. Rimodji ɗo naftire ha kunnugo tivi ko hantugo tivi nden ha kunnugo statim be ha kunnugo startim nden rimoji bo ɗo sore ha lumo heba cede.

Unordu, ɓe ɗo naftira be maaru sotta butaali, ɓe una baskooje, ɓe una ɓikko ɓe una kala huunde unateeɗum pat. Ɓe naftira bee unordu ɓe unira maaru jee bo jee unan ɗoo, ɓe ɗo naftira bee taferjal.

Leso asbiti we’itama nda katifa leso may. Hore may ɓamta ma seɗɗa. To goɗɗo nyawɗo ha leso ɗo ɓe warata ɓe wallina goɗɗo ɓe hokka mo nyaw ndigu ha o waheba dama.

Keke nga ɗo wa’e ngam waɗugo exercise nga ɗo wa’e fahin bo ngam goɗɗo waɗira jahale je dayai be maga, nda silawo ha yeso maga wakkati fere ɓe ɗo shiga hunde ha nder silawo mai nonde maga ɓokko ɓokko ɗo jilli be ɓalejum ha gefe gefe.

Mahol jungol ngol gidan sama marɗum hawa ɗiɗi nden hachaka mai bo wodi ɓe mahi waɗi bana clasni ha les madi mai wodi motaje ɗiɗi do dari gefeni bo wodi himbe ɗo joɗi ha.

Debbo ɗo fauni o ɗo ɓorni limse nonde pink, o ɗo ɓorni alkibbare haa dow limse mai, oɗo dari, oɗo dari bo kombi mota, nonde mota nga o dari kombi maɗum danejum.

Himbe ɗuuɓɓe ɓe ɗo ɓaɓal siyasa. Ɓe ɗo ɓamti juɗe maɓɓe. Ɓe ɗo waɗina goɗɗo murna. Nɗa goɗɗo fere ɓo ɗo seka himɓe ɗo haɗɗa salugo. Ɗo ɗum ɓaɓal siyasa on, ɓaɓal waɗugo kam.

Mota, ɓe do naftira be maga dillugo jahagal ,dillugo fattude, gam hotina yaduu kosɗe ,mota mai bo gaɗo naftira be nyebbam on ga yahan babe fere-fere ha jaumiga yiɗi nga yaha pat, nga yaranmo, jaumigabo wawan hosa himɓe nder maga be dillida.

Hoore leeso ɗo jooɗii be gaafe mango, be kosɗe mango, leeso mai ngo heso, ngo ɗo jooɗii haababal ɓe fii'ngo, ngo hautaaka ɓeɗo naftira be leeso to ngo hautama, ngo we’’ita ma nda katifa, nda zanin gado maango ɓe wala ha maango ɓe si'uta ɓe ɗa'ana.

Korwal nodoviyangal wulceya korwal mai ngal do naftira ha himbe be wala kosde ko kuma gurgu’en korwal mai do ballita be do tura ngal be dillabu fere mabbe ko kuma wakkati fere korwal mai do naftira hajilitiji too nyaudo wadi mowatajillugo be fosamu sibe shiga mo do magal be tura mo.

Nyebbam ɗam ɗo nder paali ɗuɗɗi, paali maibo ɗo joɗi, ɓeɗo naftira be nyebbam haa defugo nyamdu, ko ha sa’ugo honde sa’a sa’a, nyebbam do sorre haa lumo, to ɗam sorama bo ɓe ɗo heɓa cede.

Ɓingel debbo ɗo dari, o ɗo hokkiti ɓaawo. Gaasa hore maako morama, morɗi gotol-gotol. Gaasa mai ɓaleha kurum, ka morama morɗi mai jibbiti ɓaawo maako, nden o ɗo waati riigayel danee.

Ɗo ɗum njairi hite on njairi hite andirade be sola, njairi hite ɗo ni ɗum ɗo mari saman masitin, ha yeso man to bo a laran nyibalo on nandi bana nyibalo sare nyebbam ni to njairi hite ɗo ɗo wallita masitin ha faddugo fitinaji masitin ngam njaingol to don ha nokkure atawan fitinaji wonata ko takanas bana nguikaji, ko nandi be majum nyimre wonatako ha babal atawan kodai ɗum do yaini kanjum on bote sola.

Bokiti penti do joɗi nga ɗo hewi dankali goɗɗi fere bo jugama ha leddi ha kombi maga to ɗi defama, ɓeɗo nyamaɗi non nobo toɗi sa’ama ma ɓeɗo nyamaɗi, ngam ɗiɗo nafa haɓandu kanji dankali mai.

Ndaa nyiɓaalo gidan sama, ngo ɗo mari windoji mauɗi guda tati, be windo petel gotel, ha les bo woodi dammugal mangal gotal boɗewal, woodi dammuɗe pamare bo dedeyaje boɗeje. Mangal ɗo ɓe ɗo naftora be magal ɓe nastina mota ɓe siga nga, nonnon to ɓe wari wurtungo nga ma, ɓe naftira be getwal mangal man.

Bindirɗi none fere-fere, wodi none ɓokko ɓokko, wodi none ɓallejum, wodi boɗejum, wodi none ɓokko ɓokko wodi none none none bula bindirɗi mai ɗo naftiri havin dirego den bo hajota ɗiɗo sorrewo.

Jarida ɓeɗo janga jarida on, ɓe heɓa habaruji fere-fere hadoko doggata haleddiɗo bellesɗe fere, nden hedin bindi mauɗi hadow jarida mai windi rikicin asu da gomnati, nden nda zane himɓeji bo hadow jarida man.

Makaaniki ɗo wo’itina moota, ndaa makaaniki mai oɗo ɓorni limse gaareeji, limse ɗo wo’itinoɓe kare moota ha gaareeji ɓornata, o ɗo maɓɓti boned moota mai oɗo hefta ha damuwa mai woni o ɗo woɗi.

Nda yonde dammugal amma wala maɓɓode, dammugal maingal ɗo maɓɓiti wala maɓɓode, gefe mangal nda dammugal ɗo maɓɓi nonde ma ngal boɗejum, maɓɓitigal ɗo ɓe naftiran be ma ngal ɓe nasta be kosɗe ɓe wurta.

Ɓingel debbo o ɗo fauni oɗo jodi dow korowal oɗo takki lalle ha juɗe mako o ɗo bamti juɗe mai o ɗo waɗi worworoji ha juɗe mai nden bo oɗo wati oldi ha dande mako.

Yeriji fere-fere ɗo nder kontenas ɗo yeriji mai ɓeɗo waɗa tallamaji on ngam ɗi sora roɓe ɗo naftira be yeriji mai ɓe fauna ɓeɗo wata ɗi ha noppi maɓɓe ngam ɗum faune on ha maɓɓe to ɓe fauni bo ɓeɗo voɗa masin.

Dammugal nastugo sare: Nonde dammugal mai milk kolo. Ga’en maa'ngal da benci do joɗi. Benci mai fiyirama be katako. Ɓedo naftira be benci mai be joɗa dou mai, ko ɓe waala do maa'ngal.

Leɗɗe on fere-fere. Leɗɗe mai do nder sacet to goɗɗo nyauɗo ɗo naftira be leɗɗe mai moɗira ngam heɓa dama. Leɗɗe mai bo ɗeɗo sore ha kemis babal sorugo lekkiji.

Tebul tenis. Nda goɗɗo oɗo wati kare fijugo bol, odo wati sarlayel petel, baleyel. Oɗo fiya tebul tenis nedn nda goɗɗo fere haɓawo mako, kayumbo ɗo dari ɗo ɓari mahol.

Koromje do jodi ha tils. koromje ɗiɗi mauɗe-mauɗe marde nonde fere-fere. Arandewol wodi piloji tati ha ɗau magal, nono di dabal ma wodi piloji tati ha dau magal.

Bningel debbo ɗo joɗi oɗo yewi jungo mako do ɗauɗe mako, oɗo ɓorniri rigawol jungol oɗo fauniri be magol, jungo mako ma oɗo takki lalle oɗo fauni be lalle mai o woɗi ha jungo mako, oɗo waɗi worworo ha jungo mako, oɗo waɗi halagare ma ha jungo mako.

Ged nastugo saare, gedwal mai ngal mangal. Nonde maagal mili koolo, ɓe ɗo naftira be maangal ɓe nastina moota ko ɓe vurtina moota. Nden geefe maangal woodi ha ɓe naftirta be kosɗee ha nastungo be wurtungo.

Deftere, innde winnda haa dow paɓaawal maare Displin Destiny, mo winndi nde bo Rayan Holiday. Ɓe ɗon naftira be deftere may ɓe jannga ngam ɓe heɓa habaru ko woni haa nder maare.

Goɗɗo on oɗo dari, nden nda mbaggu, mbaggu jungu ni, ngu ɗo dari kombi mako, ɓeɗo naftira be mbaggu mai be fia ɗum ngam Lela goɗɗo ko manta mo.

Aji wato kilas ha ɓikkon jangata, nda bikkon ɗo hewi ha nder aji mai, arandejo haɗɗo ga'enjo kanko o ɗon mosa o ɗo vinda, nden mo woni kombi mako kanyun bo ɗo janga.

Fijooɓe bol, nda ɓe ɓe ɗo dari, ɓe ɗo jeri arandejo, o ɗo wati kare nonde ɓokko-ɓokko, ɓe ɗo wati soks, ɓe tokkata mo pat ɗo wati kare boɗejum, kamɓe fuu ɓe ɗo wati soks boɗejum, ɓe ɗo taska no fijirde maɓɓe.

Ɓingel debbo ɗo turni hoore maako, gaasa maako ɗo moora gonka les ɗo ka mooraaka, ka ɗo safiti ka ɗo jimbiti ha balbe maako ɗiɗi fu, oɗo turni hoore maako nda yeri ha noppi maako oɗo ɓorni riga bo.

Yaadi limse, nonde yaadi mai bulu, nda bairo ɗo joɗi ha dow yaadi mai, yaadi mai to goɗɗo sodi yaranan tela nyotana ɗum gam faunira be mai gam bo surira be limse mai.

Nyibalo vongo nyibalo zamanu, nyiɓalo mai hippama be kwano nden nyibalo mai gidan sama gotel dat is wan absteyas on wodi nyibalo ha les wodi gidan sama gotel, amma nyibalo mai timmai ngam nda katakoji tari nyibalo mai ko hedi toi ɗo holla ɗo nyibalo mai ha jotta timmina ka ɗo dow kugal.

Get nasti bo sari mangal dangalgal do juti getma bedo nafti ra mgal be nasti na mota ko be wurti na mota yeso magal daged pamaral hago do tukka tabeko de nasta nannebo wurta.

Buutaaru dollugo ndiyam, ndaa ɓoggol naftirte hawta buutaaru mai be hiite ɗo jooɗi dow buutaaru mai, ɓalewol. Ɓe ɗo naftira be maaru ɓe hawta ndu be hiite, ɓe hebbina ndu ndiyam, nden se ndiyam mai ɗam dolla, ɓe naftora be mai.

Fulayaji fere fere nda ɗiɗo ɗi ɗo joɗi ko’e maji ɗo hauti, nonde maji boɗejum, ɓeɗo naftira be maji ɓe ɗofa kusa hamahol ko kusa a katako, nonnon to jamɗe ɗo sati ɓeɗo naftira be maji ɓe haɓɓa jamɗe mai ko ɓe vista jamɗe mai.

Ɓingel debbo o dari, o ɗoh fawni, o ɗoh ɓorni riga mako, o ɗoh haɓɓi ɗankwali mako, o ɗoh vakki gele mako nonde boɗejum ha jungo mako o ɗo wati halagare, o ɗoh wati jawe ha jungo mako, o ɗo wati sarka bo ha dade.

Patuyel ɓe ɗo haɓɓi ndande magel be ɓoggol, yeeso magel woodi geenon pamaron pamaron ɓawo magel bo wiodi gene ɗuɗɗe, ɗe ɗo towi nonde geene mai ɓokko ɓokko.

Dankali defama, dankali mai rottama, den nda hako ɗo rufi ha dow dankali mai, ɗen bo be tingere fu ɗo rufi ha dou mai be citta. Dankali mai waɗama ha ndar plate on.

Ɓïɓɓe ledɗéh, ɓibɓe leddé man ɓilama ha ɗaù léggal da ayaba ɓurdum ɓendugo da ayabado béndai sosai dibino ma kashi ɗiɗi, da abarba hà lés da apul hà lés da mangoro ha lés. Ɓibbe leɗde on bédo nyama.

Butaji ɗiɗi ɗi do dow hite do va’inama ɓe ɗo dolla shayi be maji butaru aranderu ga’enru nonde maru boɗejum gaɗaru bo nonde maru ɓalejum yulɓe ɗo huɓɓi ɗo mati ɗo yaina shayi dolla ɗum fere bo ɗo wata ma kofije.

Haako sitiu bee kusel, haako mai ko defaama ndaa ko bendi nden nda nyiiri, bo longde ɗiɗi mauɗe sakkinaama haa nder haako mai nden ndaa yaaji boo ɗo sakkina rufaama haa dow lonngere.

Goɗɗo ɗo va’i do pol nepa, ɗo vo'itina hiite lantarki, ka yum hokkata himɓe jaingol, den nda tiransfoma haa doo pol maajum nda bo ɓoggi hiite mai.

Yeri be sarka roɓɓe ɗo naftira be mai ɓe fauna gam ɓe voɗa, yeri ɓeɗo wata ha noppi sarka bo ɓe ɗo wata ha dande ɗum faune on je roɓɓe naftira ta.

Sinbord on ga hollata ha nokkure babal sare jaɓɓugo haraji, wani windama ha dou simbord mai kano state internal revenu service, windi mai ɗi windama be nonde ɓokko ɓokko, nonde simbord mai bo ɗum penti ɗanejum.

Get nastugo saare, nonde get may mili kolo, ga’en get may ndaa benciwal ɗo jooɗi. Ɓe ɗo naftira be benciwal may, ɓe jooɗa dow maagal ko ɓe waala dow maagal. Get bo ɗo naftire haa nastugo nder saare ko kuma vurtugo nder saare.

Dammugal sudu be windo sudu. Dammugal mai be windo mai je kwano on, cuɗi mai bo cuɗi loope, haa yeso tow nda dammugal gongal feere ngal ɗo maɓɓiti amma ngal be labule, labule mai ɗo vonƴi seɗɗa.

Yari ɗo nder kontaina muɗum nonde kontaina mai boɗejum nda maɓɓode kontaina mai ɗo gefe. Rowɓe ɗo naftira be yari ɓe wata noppi maɓɓe, be fauna ngam bo ɓe woɗa.

Adeptooji feere-feere, marɗi nonnde feere-feere ɗo jooɗi haɗɗo, ɗi kesi ɗi ɗo nder leedaaji maaji. Ɓe ɗo naftira bee adepto ɓe waata ha soket nden hokka hiite ha tiivi koo ha Eesi koo to ɓe woggan aayon ɓe naftira bee may.

Ndaa leeso we'itaama, ndaa hoore maago ,ndaa geefeji maago ndaa kosɗe maago ammaa ngo we'itaama, haa yaasi on haa babal kapintiri ,haa babal ɓe vo'ininta leece may ammaa ngo walaa durowaaji ,walaa Katina a dow maago.

Goɗɗo ɗo jooɗii haa saalun ,haa babal laɓugo, ɓe laɓi hoore maako, ɓe laɓi gaasa maako, ɓe wo’itini ka ɓe wanni mo geeran fiska, ɓe wo’itini mo wakkude maako, ɓe ɗo taadi mo leppol ɓaleewol, be seera maagol daneejum ,ngam ta gaasa laɓeteeka may ,ka wonna mo ɓanndu.

Almakashi ɗo joɗi ha leddi ɓeɗo naftira be almakashi ɓe ta’a limse tela en ɗo ta'ira limse be mai hiddeko ɓe nyota limse mai ha jotta tawoɓe gam ɓe takka ɓe fauna be mai ɗo naftira be almakashi nden almakashi bo to sora ma ɓeɗo heɓa chede.

Nyiɓalo ɗo nyiɓe amma ngoti mai, nyiɓalo mai ɗum gidan sama on, nda windoji be dammuɗe fu waɗaka nda ka takoji ɗo tari nyiɓalo mai, ɓeɗo naftira be maje ɓeɗo vo’itina ɓeɗo timmitina nyiɓalo mai.

Debbo do joɗi gaasa hore mako ngotka fere morama ngotka fere bo mordi cheuɗi cheuɗi ngotka fere bo moraka samma ka ɗo jimmiti haka wari ha ɓawo dande mako oɗo wati bulutud bo ha noppi mako.

Koromje ɗiɗi ɗeɗo joɗi be piloji ɗiɗi ha dow korowal gotal, nda labulleji ɗo haɓɓi ha palo mai, nda kare hite ɗo haɓbi, palo mai be fauni palo mai be pop, ɓeɗo naftira be koromje mai bo ɓe joɗa dow maje.

Gorko ɓe laɓi hore mako laɓol sitayel(style) fere-fere. Nda laɓol fere ha waɗi bindi ha chaka hore mako. Ɓedo laɓa gasa be faunara be majum b sitayel fere.

Unordu ɗo joɗi dow korwal den undugal bo nder maru, ɓeɗo naftira be korwal ɓe joɗa, ɓeɗo naftira be unordu ɓe una daddawa, ɓe una magi, ajotta ɓe ɗo una citta be unordu ndembo ɓeɗo naftira ndu be sotta fu.

Ledɗe fulawaji awama fere-fere, ndaɗe ɗe ɗo jeri daga ga’en dou ha yahugo gaɗa. Ga’enwan watama nder buhu yelni nda leddi ha nder buhu yel mai amma ngal mauni.

Ɓingel debbo dofauni, oɗojoɗi gaasa hore mako kamorama geɓe tati. yebre chakare nde fa"i hedi dow ɓe habbi nde. gefeɗo ɗo jimbiti hedi balbe mako gefe bo ɗo jimbiti hedi balbe mako o faunori be morɗi.

Korowal ɗo joɗi , nonnde korowal mai ash kola, ɓeɗo naftira be korowal joɗa hadow korowal, hosa hoto ko waɗa lamal, ko waɗa mitin nden bo ha jotta hoɓɓe wawan waala dow maagal, siwta ko ɗaano.

Nyamdu feere feere, ɗo ha hoto ɗo, nda maasa den nda haako masamai, den nda leemu taitaɗum sigama ha pilet ha konbi haako maasa mai, ha pilet gotel bo nda kare yarugo, fanta, jus, be ko nandi be mai. Nda ndiyam bo piyowata ha nder takaire mai nda rooɓe ɗo jooɗi be waya.

Bindirɗi vindugo marɗi noni fere-fere, hander maji wodi none zergina, wodi none boɗejum, wodi none grein, wodi none bulu be ko nandi be mai, ɓe ɗo naftira be bindirɗe mai ɓe vinda.

Blowa nga ɗo nafitira be hite lantrki ha safutugo gasa roɓe, nono fahin to gasa mai sofi sosai ɓe, o nafitira be maga be hiite nga forna gasa mai heba yora.

Get balewa get mai ɗo mari madi green ha sera mai get mai himɓe naftira naftira sare ko vurtira sare be mai, yeso get mai woodi tankondi siminti.

Korowal bodngal nda ngal ngalɗon joɗi, nden nonde korowal mai bulu on, ha korowal mai joɗi ɗum tayis on woni totton, gefe maagal hedi ɗo nda labuleji gefe maagal hedi toh boh ...

Gorko ɗo ɗari odo fauni odo borni jompa be gare be sarla. Gàrewol mai gol harsama ha daadé magol bé garaji ùlu nonde gàrewol mai bulu.

Nokkure ɗum fiyata koromje be leshe. Nda korowal ngal fuɗɗa ma fiyego, katako tan woni ha ɓandu maagal, nda koromje fere ha ɓawo maagal to ɓe wari ɓe fi dollof haa dow mai ɓe wo'ini korowal mai ɓe timmini se ngal sore.

Yeriji ɗo joodi ha leddi, yeri ɗum paune on rewɓe naftirta do wada ha noppi maɓɓe gam be faunira be mai, nonon to ɓe soranma bo ɓe heɓan ceede to ɓe sorri ɗum.

Keke on: Keke mai ɗo mari taya tati. Keke mai nonde maga boɗejum nden ha yeso maga nga ɗo mari kondo. Keke mai to himɓe joɗi dou maga wawan ɓara nden bo keke mai himɓe wawan joɗa ko buri goto ha nder maga. A husan goɗɗo diga babal fere nga yara goɗɗo babal fere.

Unordu ɗo joɗi be undugal nder maru ɓeɗo naftira be maru ɓe una Daddawa, ɓe una citta, ɓe una ɓokko, ha jotta ɓeɗo naftira be maru ɓe sotta gauri, butaali.

Varanda mai ɗo mari penti kolo ɗiɗi hedi les mai penti boɗejum hedi dou mai bo penti blu. Nda windo varanda mai hedi to.

Get nastugo mota get bo ha himɓe tokkata nasta nder sare mai nonde get mai ash kolo yeso get mai ɗum intelob on takkama hababal mai, ɓe ɗo naftira nda yeso get sera get mai bo nda mahol waɗama.

Ga ɗo wa’e, nga dillide be maaga. Goɗɗo wa’a nga diga babal ɗo yahugo babal feere to ɓe ɗo mari haaje dillugo. Nden bo to nga wa’ama ɗo goɗɗo dingan damppugo be kosɗe ɗo laanya nga, nden ga ɗo mari babal ɓaawo heɓi to goɗɗo yiɗi wawan vaawa goɗɗo.

Fruit ɗo joɗi nda lemu ta’ama geɓe nai ɗo joɗi, nda lemun tsami ma ta’ama ɗo joɗi, nda abarba, nda kankana, anda ayaba, ɓe naftira be muɗum ɓe nyama ngam ɗo mari bote ha ɓandu sosai.

Tivi. Tivi ɓeɗo naftira bemai toɓe hautinga be hite, ko janareto. hollan vidiyo, nangan tasha canals atawan ɓeɗo wolwa ha nder mango himɓe ɗo lara nden ɓedo hedita.

Ɓingel debbo ɗo joɗi nda gasa duudka dow hore mako, gefe gotel ka morama ka jimbitiri hedi hoɓɓudu mako, gefe gotel ka moraka ndaka ka ɓaleha ka duudka, ka jimbitir hedi galangal mako, haa ka maɓɓi hitere mako wore.

Paɗe roɓe faɗɗe teɗe ndaɗi ɗeɗo joɗi ɗe kese, roɓe ɗon naftora be maje faɗɗaɗe ngam paune, ndenbo ngam hisa yaɓugo kosɗe mere. nden paɗe maitoɗe so rama bo ɓe heɓan cede.

Goɗɗo gorko o ɗo waati riiga jampa be sarla, o ɗo dilla nden geefe maako bo, ndaa hundejiji ɗo sakkini haa leddi.

Ndaangal ngal yiɗi ummugo, ɓe ɗo vi'a ngal "jirgi" bee Hawsaare. Himɓe ɗo naftira bee maagal waɗa jahaangal, jahaangal daayngal. Kanngal yaarata himmɓe lesɗe feere-feere koo jihaaji daayɗi. Nden boo ngal ɗo naftiree on nder wakkatiyel peetel, ngal waɗa jahaangal juudngal.

Agogoji on ɓili haa babal ɗi guda tati, goɗɗi fere bo ɗo nder kwaali. Nda flaks ma ɗo nder kwaali. Babal on ngal ɓe sorata kare naftirteɗe be hiite, ko kuma kare naftirteɗe be baatir, ɓe naftira be muɗum.

Maadi ndi mahaama ammaa ndi hippaaka, ndi mahaama ndaa ndi timmi, dammuɗe waɗaaka, windooji waɗaaka, nden boo ɓaawo ɗon to a difiti seɗɗa ndaa bulok seɗɗa haa yeso maadi mani.

Maɓɓoode maagal gootel bo ɗo maɓɓi gootel bo maɓɓoode gaazal man roɓe ɗon naftira gaazal ɓe diidira geeram maɓɓe, ɓe ɗo naftira ɗum ha pawne. Gaazal ɗon naftore ha fawnugo, so gaazal man ɗo jooɗi.

Battaji bombita guda joi nda ɗi ɗiɗo joɗi ha babal shagowal ngal ɓe sorata battaji mai. Nden ɓe ɗon naftira be bombita ɓe hauta be ndiyam gulɗam, be suga, be madara ɓe yara ngam ɗo mari nafu haa ɓandu sosai ɗo vallita.

Ɓingel debbo oɗo dari oɗo jimbiti juungo maako wooto, oɗo waati sarla oɗo wato riigayel ɓaleyel, nonde sarla mai nandi be nonde riiga mai seɗɗa, oɗo daari bo kombi piila varanda.

Kare hako nda kukumba, nda baskoje, nda kabeje nda piya nda lemun tsami ɓe naftira be baskoje ɓe defa. Cede winda 350 kabej ɓeɗo wada ha nyamdu ɓe nyama, cede winda ɗari uku.

Ɓingel debbo oɗo dari, oɗo ɓorni riga, odo duhi skate(skirt) balejum. Nden nokkure ha odari ɗo nde faunama be fulawa(flower), be labuleji. Babal ha odari mai nasco carpet ɗo we'iti. Carpet mai bo nonde green.

Lamɗo Kano, Alaji Aminu Ado Bayero. O ɗo fauni, o ɗo waati metalawol maako, o ɗo hufni hufnere, o ɗo meti dou maare. O ɗo ɓorni gaarewol maako har sangol, o ɗo waati alkibbaare mako, o ɗo jogi sauru laamu maako, o ɗo faɗɗi paɗe laamu.

Get nastugo saare. Dammugal mai ngal mangal. Ga'en maangal woodi dagaliyel takkaangel be, waɗa ngel be siminti. Woodi burgel petel ni haa nder dagali mai. Nden woodi gene fere bo to a timmini dammugal nder le.

Ɓingel doomburu, goɗɗo on ɗo wati han gulov hajuɗe mako, sei o jogi ɓingel dombura jungo mako.

Get nastugo sare, nonɗe get mai Milik kolo. get wal mai ngal manngal. Ɓe ɗo naftora ɓe magal ɓe nastina mota nɗer sare, ko ɓe wurtina nga. Ga en get mai nɗa mota ɗo ɗari. Ɓe ɗo naftira ɓe maga, ɓe nasta ɓe waɗa jahale.

Gorko ɗo jooɗi dow korowal, o ɗo yowdindiri kosɗe maako, o ɗon waatii bayro, be bo darugal haa jiiba maako, jiiba yeeso. Nden o ɗo siki junngo maako, haa dow junngo korwal may.

Get nastugo sare. Get mangal amma dammugal pamaran maido mabbiti hahimbe nastirta be kosɗe . Nda mashin ɗo dari kombi get mai, mashin taya ɗiɗi beɗo naftira be maka be dilla babe fere-fere. Nden ha mashin mai dari dagalimai ɗo tanki sosai.

Kantiru sorrugo kare be ndiyam yarugo, kare ɗum sorata haa kantiru mai kare yarugo jei koloba be jei gora-gora, amma jei gora-gora ɓuri ɗuɗugo.

Ɓingel debbo ɗo joɗi, oɗo turni hore mako, gasa hore mako mai ka mora ma morɗi mai ɗo jimbitiri hedi hoɓɓudu mako gefe ɗiɗi fu. Den oɗo ɓorni rigayel bo daneyel. Gasa ɓe ɗo moraka gam ɓe faunira be Maka.

Dammugal nastugo makaranta. Dammugal mai ɗo mari getji ɗiɗi. Getwa arande wa nga maɓɓa ma, get waa ɗiɗaɓa bo, ɗo maɓɓiti. Arande wa maɓɓa nga ɗo, woodi ɓikkoi rooɓe ɗo dari haa yeeso manga, ɓe ɗo yewta. Ɓe ɗo ɓorni kare feere-feere.

Mangoro, mangoro ɗum ɓiɓɓe leɗɗe on, mangoro mai ɓendi ɗo ɓe ɗo nyama mangoro mai ɗo vallita haɓandu sosai bo nyama ɓenda ɓiɓɓe leɗɗe on handi himɓe tokka nyamago.

Talla ɓe waɗata ha babal ngal ɓe wulata gortoɗe ɓe sora gam ɓe soda ɓe ƴakka, ɗo vallita ha ɓandu, nden soroɓe bo heɓa cede, mata dubu university special suya inde babal wulugo gortoɗe man.

Hore leeso ɗo dari go fauna ma, den ɓawo mago nda wodrop bo, wodrob mai ma ɗo dari faunama, ɓeɗo naftira be hore leeso mai ɓe hauta ngo be kosɗe mago, be gefe mago, be gafe mago, ɓe we’i ta katifa dou mago ɓe wala, wodrob bo ɓeɗo nastinabkare ha nder.

Leso walugo ɗo we’iti, nda hore maago, kosɗe maago gefeji maago non non katifa ma ɗo we’iti ha dow Leso mai ɗo naftira be maago ɓe wala be siuta ko ɓe wala dana.

Fulawaji awama haɗɗo di faunama ɗi vodi da fulawa mai ha sera mahol ɗo gabadaya faunama ni vodugo nonɗe fere-fere ha yeso fulawa mai da daldal ɗum interlok on takkama interlok mai nonɗe damejum, milikulo, be nonɗe bodejum.

Ɓodo fauni gasa mako ɗo rufiti hidi bawo balbe mako o do habbi adiko o ɗo waddi darude nden o ɗo habda mabbutugo mota o nasta gefe mako, hedi ɓawo mako ɗo ma wodi motaji diɗo dadi.

Halagare, halagare mai ɗo nder jungo debbo, ha jungo ɗum halagare mai woni wodi lalle ha hore jungo mai, lalle mai boɗejum.

Debbo ɗo jooɗi, nda gaasa do hewi hore mako, gaasa mai ɓaleha kurum, ka morama ka jimbiti ɓawo dande mako, o ɗo borni ves nonde ves mai ɓalejuum, nden o ɗo jogi hanset ha jungo mako..

Koromje we’itama ha palo ni woɗugo, nda arandewal ɗo gal ɗo mari habe non de bulu ha ɓandu magal den ndah ha bepiloji ɗiɗi bo hadoo magal ɓeɗo naftira be koromje be joɗa ɓe siwta ko ɓe waɗe lamar.

Mahol makaranta ɓe zani hoto yerande ha mahol makaranta mai ɗon no ɓe windi inda yerande mai do winda ek den ha gefe ɗon ɓe zani hoto goigoi ɓingel ɗo dari les mahol mai penti mum woggi woggi nda gene bo ha les mahol mai.

Deftere ha paɓawal mare ɗo vindi Allah's most beautiful names, that is asma'ullahil husna inde jaumirawo boɗɗe cheniɗe deftere mai bo mo windi nde muhammad mahdi Al sharif.

Bookiti njamdi. Bootiki may nga kiiɗnga, daa nga njooɗi haa leddi, ammaa junngo maaga ɗon, junngo may ittaay. Ɓe ɗo naftira bee maaga ɓe waɗa njaaraandi haa nder maaga ɓe njaarana huuwooɓe naftira bee njaaraandi may huwa. Ɓe ɗo naftira nga fahin ɓe ɓoftira mbuuri.

Ɓingel debbo ɗo fauni oɗo dari. Jungo mako woto oɗo nangi kesi mako, woto bo oɗo ɓamti ngo seɗɗa. Oɗo takki lalle ha juɗe mako. Ɓeɗo faunira be lalle. lalle mai bo, boɗeje on.

Ndottijo ɗo joɗi ha dou korowal, oɗo jogi deftere al kur'aana teddunde o ɗo maɓɓiti nde o ɗo tima nde oɗo janga, oɗo joɗi ndar ledare maunde bo nonde blu ɗo joɗi ha yeso mako.

Plate ɗo joorɗi, haa dow plate mai ndaa maaroori defama, ɓe ɗo waati maaroori mai haa dow plate nden plate mai ɗo jooɗi dow darduuma on haa nder suudu.

Derke’en fijooɓe bol. Ɓe ɓorni kare fijugo bol nonde daneejum be nonde girin, sarlaaji pamari nonde girin, soks maɓɓe ma nonde girin ɗo dilli be nonde bode daneejum, ɓe faɗɗi paɗe bo fere fe.

Koromje nai, ɗe jeeraama. Babal haa ɗe joɗi ɗo 'brokentiles' ɗo takki. koromje ɗiɗi arande woodi pilo gotel-gotel haa dow maaje, nden tataɓal wodi piloji ɗiɗi haa dow maagal. Ragare wal ma, ɗo mari piloji ɗiɗi haa dow magal.

Laɓe on ɗe ɓe naftirta ɓe ta’ata fulawa be ta'a gene. Ɓeɗo naftira be laɓe mai ngam be helnya fulawa, waɗana ɗe sheb no ɓe mari haje. Nonnon to wodi gene mauni je sali nombar ɓe mari haje ɓe helnya ɓe usta be mai ngam ɓe fauna babal.

Dammuɗe ɗiɗi arandewal pamaral yesuwal ɓuri maunugo yesuwal mai kwaɗo ɗo fali ha dou magal den nda dakalibo waranda ɗo tanki ha yeso dammuɗe mai.

Eya condisina asi. na’ura on ɗum hokkugo pewol ha suɗu ko ha ofice babal kugal. Naura mai ɗo naftira be hite lantarki ko hite janareto hokka suɗu fewal ko babal fewa. goɗɗo ɗo ɗari oɗo founɗa naura mai o lara ko naura mai ha toi mari ɗamuwa.

"Ɓikkon makaranta" ɓe njayo worbe tato roɓe ɗiɗo ɓeɗo wati inifom ɓeɗo dari ɓe hosi hoto hoto mai ɗo holla alama nyaladi maɓɓe arande ha makaranta mai.

Mahadi on ɗo mahe amma de timmai les mai mahama waɗama pilaji tan dou fu waɗama pilaji nda jamɗe fere lutti ɗo juti hedi les mai gaa en madi mai leddi ɗo jugi ɓeɗo naftira di mahira ɓe waɗa pilasta be mari nden nda ka'e konkere mai.

Nɗa get nastugo saare get wal mangal nɗa getyel pamarel ha ɓandu magal ha yeso toh get pamaral mai do naftiri ha nastugo be kosde get walcmangal bol naftiri to goɗɗo nastinan mota.

Ged nastugo sare nonde ged mai bodejum be milikolo. Ged mai mabbita ma seɗɗa, yeso ged mai bo interlog on takka nden hander interlog taka mai wodi ɗum mari nonde boɗejum interlog mai.

Pulejji ɗuɗɗi ɗi ɗo jooɗi nonde maji daneejum. Ɗi ɗo jooɗi on haa babal ɓe sorrata ɗi ,to ɗi sorrama ɓe ɗo heɓa ceede nonno to goɗɗo soodi ɗi ,yaha naftira be maaji haa saare rottira ɗi nyamdu ngam ndu nyaame.

Fijoɓ bol ɓe ɗo fija bol, ɓeɗo wati limse fijogo bol nda be ha nder filim bol, filim bol mai bodɗum, filim bol irim je zamanu'on, nden nda njamɗe njamɗe ha babal mai, nden nda maholbo ha yeso filimbol mai.

Hoore keke nyootugo ,keke may ɗo naftira be hiite lantarki ko hiite janareeto nga nyoota, hoore may feɗete haa ɓanndu keke may, hiddeeko nde naftire .Nden ɓe ɗo naftira be keke may ɓe nyota limse rowɓe be limse worɓe pat ɗo nyootire be keke may.

Leso ɗo we’’iti, nda hore Mago faunama. nda Kosɗe Mago nda gafeji mago, nda gafe mago watama ha dou Mago. nda durowa mago bo ha ga’en ɗo. Yeso to bo ɓe ɗo fiya koromje'on amma Korwal mai timminaka fiyego.

Fulayaji fere-fere ɗo joɗi ha babal gotel ko e maji ɗo hauti, nonde fulayaji mai bo ɓodejum , ɓe ɗo naftira be fulaya ɓe haɓɓa ɗam jamɗe ko ɓe ɗofa kusa, ko kuma to jamɗe usti ɓe murda ɓe haɓɓa.

Defte, pensilji setta ɗi, almakaci ji guda ɗiɗi, bairo windugo, calculeto, stepla, ɗum fu majum ɗum ɗo joɗi ha ɗo nden hautade be rula, nden bo be clina, den be cafinal hunde settugo pensul, ɗum fu majum kare naftirte ɗum ha jangirde be ko nandi be majum.

Inde deftere mai imoshinal intaligens habit. Deftere on nde himɓe jangata nde windama be turankore. so deftere mai bo oɗo jogi ha jungo mako on, paɓawal deftere mai balejum, les ma nde mai yelo on.

Pucchu ngu habɓɓama ha kosgal ngu ɗo dari ngu ɗo hokkiti ɓawo, nda bicco magu nden ɓe ɗo naftira be puccu ha sabnugo ɓeɗo naftira be puccu be va’angu be dillla jahale, ɓe ɗo naftora be magu bo ha konu.

Nyiɓaalo nyibɓaama nyiɓaalo zamanu, nyibaalu man ngo bonngo nda daroɗe gilas ɗo jeeri diga dow haa yaago les din da winndo boo gefe hedi to, nda dammugal nastugo saare mai nonnde maagal ɓaleejum.

Ɓingel debbo ɗo jodi gasa ɗo rufiti ha dow hore mako, gasa mai ka labai kurum kaɗo rufiti soseka mora ma morde ceudi, kanko bo o ɗo wailiti odo lara yeso, ni wodi flowar grin.

Flier guɗa tati ɗo joɗi, nonde maji boɗejum, ɗo jilli be danejum, ɗo jilli ɓokko ɓokko, ɗo jilli be ɓalejum, ɓe naftira be maji ɓe haɓɓira waya, ɓe ɗo naftira be maji ɓe fistira waya, ha jotta ɓe ɗo naftira be maji ɓe ta’a waya je hite.

Nda get nastugo saare nonde get mai mili kolo. Get mai haa bandu mum wodi dammugal pamaral, dammugal mai ngal ɗo maɓɓiti, pamaral mai ɓe ɗo naftora be magal ɓe tokka ɓe nasta be kosɗe nonnon to ɓe wurtan ɓe kosɗe ɓe tokka hedi maga.

Lekki inde maki epidem krim, nyebbam on ɗum ɗam wujata ɗo wallita ha laral, nyebbam mai ɗam ɗo nder kwali, kwali mai bo sigama ha leddi on.

ɓiɓɓe leɗɗe hauti be gonda, lemu, ayaba be abarba. Ɓe ɗo nyama ɓiɓɓe leɗɗe mai ngam ɗo mari vallinde ha ɓandu sosai hakika nden bo ɓeɗo naftira be ɓiɓɓe leɗɗe mai ɓe waɗa frut salat, ɓe yara frut salat mai.

Babal on ngal ɓe soorata kare marmari. Kare furut feere-feere, nda apul, nda mangoro, nda chaɓɓulle be luttuɗum kareji bo haa yeeso to. Nda ɓe ɗo sorra kareji feere-feere.

"Hoore leso ɗo dari nonde mago ashkolo ɓawo hore mai ɗen nda wodrobo ɗo dari hore mai to ɓe hauti be kosɗe be luttuɗum ɓandu mago ɓe hauta wartan leso complit ha ɓe warata ɓe siuta wodrobo ɓeɗo jera limse ha nder mago ngam be siga

Unordu ɗo jooɗi haa dow tayis , ɓe ɗo naftira be maaru, ɓe una citta, ɓe una daddawa, ɓe ɗo naftira be maaru, ɓe loppa tattase, ɓe loppa atarugu, ɓe loppa tinngeere, haa jotta, ɓe ɗo naftira be maaru, ɓe una nyebbe, ɓe naftira be nyebbe man.

Indomi defama rottama ha pilet. Nden nda gortugal ngal defama be indomi mai Kan ngal ma nga rotta ma ha pilet mai. Ɓeɗo nyama gortugal to ɓeɗo nana velo ngam ɗo nafa ha ɓandu sosai.

Gasa, hadow hore debbo ɗo wodi Gasa, amma gasa mai moraka on, sedai ka jutai sosai, kaɗo sankiti gotel gotel, oɗo ɓorni ves on, bo kan komai. Ves o ɓorni mai ves danejum.

Debbo ɗo jooɗi. O safiti gaasa maako, o waɗi paakin maaka, kaɗo ɓalwi kurum. O ɗo hokkiti hoɓɓudu maako, nden kaɗo jimbiti haa ɓawo daɲde maako. Ɓe ɗo naftira bee gaasa ɓe waɗa paakin maaka ko ɓe mooraka ngam paune.

Fanka leddi ɗo dari nonde maga Danejum. nda Ɓuggol maga hautama ha Soket ɓe ɗo Kunnaga ngam nga hokka hendu hala Medugo gulɗum. Non non fahin nga ɗo Meda Cufi to nga Kunnama.

Janareto kesa: Nonde janareto mai zargina nden juɗe ha jogata janareto mai nonde mum ɓalejum. Janareto mai nga ɗo mari taya je ɗiɗi. Janareto ɗo naftira be nyebbam petir, kunnanga, nden nga hokka haske.

Goɗɗo gorko un o ɗo wada kampein siyasa. Nden o ɗo mafti jamaare fere-fere har ɓe roɓe hedi yeso mako do. Nden bo ha les jam'i'yya, ko tutawal APC. Nden bo o ɗo dari waɗana himɓe jawabu hado siyasa mako.

Gorko ɗo fawni o ɗo dari, o ɗo waati jompa be salla, nonde limse may bulu, o ɗo hufni hufneere maako, o ɗo jogi sallaya. Nden ɓaawo maako, ndaa moota nga ɗo dari, ɓe ɗo naftira be sallaya may, be we’’ita ɓe juula.

Compiuta, ɗum ɗo naftiranga ɗum waɗa taypin bindi ɗum ɗo naftiranga, ɗum lara fim be maga, ɗum ɗo naftiranga ɗum wada burauzin be maga to nga hautama be intanet.

Debbo ɗo dilla sera kolta, oɗo ɓorni limsere woɗere, oɗo haddi patari ɓalejum, oɗo haɓɓi paɗe mako oɗo dilla, oɗo viika juɗe maako, nden haa ɓawo mako tooh ɗum mota on.

Korwal ɗo joɗi ha leddi ha babal be fiyata koromje, be leshe be piloji tati ha do magal, gaɗa magal wodi koromje ɗe ɗo wata ma nder leda ɗe kese, ɓe ɗo naftira be koromje ɓe joɗa ko be wala do man.

Getwal mangal, nonde mangal ɓaleejum. Ɓe ɗo naftira be mangal ɓe nastira sare, ko ɓe nastina mota. Nden gaa'en get mai nda blok ɗo maha, wurti ha yaasi be kos gotel. Gaa'en blok mai nda gene hon pama.

Kanti sorrugo limse fere-fere, dowe gefe hedi mi larata ɗo gefe sorrugo limse ɗum roɓe ɓornata on nder limse mai ɓe bili ɗe ha hanga fere-fere gam sorrugo.

Sain bod. Sain bod mai nda nga ngamanga. Nga ɗo holla dau alama salun ha roɓe warata ɓ voitina hore maɓɓe, ko mora. Nden gefe mai bo nda shago kwanu on be raga shago mai.

Hore leso ɗo ɓari, nden nda wodurop leso mai nda durowaji ha dow wodurop mai, ɓeɗo naftira be Hore Mai ɓe we'etago ɓe hawta ngo be kosɗe mago be gefeji mago ngam ɓewala dow mango, wodurop bo ɓeɗo siga kare ha nder muɗum.

Ɓedu ɓe ɗo sanya ɓedu on be bali to ngu sanyama bo be ɗo naftira be magu ɓe mabba tasaje ko ɓe mabba tummuɗe nden ha jotta ɓe ɗo naftira ngu ɓe ɗo vesa ko gawri ko butali.

Ɓingel ɗeɓɓo ɗo ɗari, oɗo fauni. Nonɗe limse mai ɗo jilli ɓe ɓoɗejum, ɗen oɗo wati gele ɓo ɓoɗejum. Oɗo nangi jungo mako woto ha komɓi keshi mako, oɗo jogi ɓoroyel petel. Ɓe ɗo naftira ɓe ɓorel mai ɓe waɗa hancet, ko ɓe waɗa.

Nyebbam wuujugo indemaajam E45 mocchoorin looshon, nyebbam mai ɗo wuuje ha ɓandu'on ngam nyebbam mai wallita haa ɗiggugo ɓandu ɗooni paali nyebbam mai guda ɗiɗi.

Geleji ɗo jugi nonde fere-fere, wodi ɓalejum, wodi ɓodejum, wodi danejum, wodi bulu. Geleji roobe ɗo naftira suddira be mai ngam sudda ɓandu maɓɓe nden bo lata paune ha maɓɓe.

Debbo ɗo joɗi, nda gasa ɗo hewi hore mako, ngasa mai ka ɗo sankiti ka ɗon morli morli hadow hore mako, oɗo wati lumsel bo ɓaleyel, gasa mai naftirte ɓe mora ɓe vo'itina ko ɓe yaha ɓe waɗa pakin ma ka ha salun.

omi soorugo kare fere-fere musamman kare rowɓe, ha gaa'en ɗoo ndaa sarlaaji ɗo ɓili jey coggu, sarlaaji man ɗo mari nonɗe fere-fere. Ha yeeso too bo ndaa turmiiji ɗi coggu, sarlaaji man bee turmiiji man paɗ ɗum kare on ɗum rowɓe ɓornata.

Roɓe ɗo haddi gude ha bernde, nden ɓe ɗo wati oli ha dande ɓe ɗo wati hunde ha jungo, nden o ɗo jogi ha jungo mako bana hankacif danejum.

Palo be ɗo fauniga da koromje fere-fere ha palo mai, nda goɗɗe fere be piloji ha domaje. Ɓedo joɗa domaje be siuta kobe dana denda tv be ɗo naftira bei maga be lara habaruji ko be lara fim.

Himɓe ɗiɗo ɗo fiya batminton bal ɗum be fiya ta be jungo, bal jelde den da goddo fere ɗo hatto fere mako odo dari.

Paalo faunama koromje ɗudɗe nda ɗe jooɗi ɗe ɗo jeeri ha paalo mai, kala Korowal fu be pilooji ha dou maagal, ɓe ɗon naftira be maaje ɓe jooɗa do maaje ɓe siuta non nonbo ɓe ɗon naftira be maaje ɓe jooɗa do maaje ɓe waala.

Kulaaji ɗiɗi ,ɗiɗo jooɗi haa dow mahol. Nonde mahol may daneejum ,kulaaji may ɗi ɗo naftire haa rottugo nyamdu, to nyamdu defaama ,nden ɓe eesa haa nder kuula may ɓe nyaama.

Debbo ɗo dari ha sudu o ɗo vakki boro mako, o ɗo wati himar ɓalejum, oɗo jogi waya mako o ɗo hosa hore mako hoto, nden ɓawo mako bo nda korwal kesal ngal ɗo waɗa naama leda.

Ɓikkon roɓe on, ɓikkon fulɓe ɓeɗo joɗi ha aji ajibo babal on ngal ɓe jangata ɓe ekkitini no ɓe jangirta be no ɓe vindirta nda ɓe ɓeɗo heɗiti no mallumjo mai janginirta ɓe

Mashin ɗum taya ɗiɗi, ɓe ɗo naftira be maaga ɓe wa'a nga ngam ɓe waɗa jahale daga fattude yahugo fattude, ko daga wuro yahugo wuro nden ga ɗo naftira be nyebbam petur on ɓo hiddeku nga huwa.

Kayan mar mari on ɗa sisku vi'ata furut. Woɗi mangro, woɗi apul, woɗi abarba. Ɗembo woɗi chabbulle ha yese to.

Ɓikkon ɗo joɗi ha’aji ɓeɗo winda ɓeɗo windira be pensul ɗereji maɓɓe bo ɗo maɓɓiti, ɗereji mai ɓeɗo mari buli daneji ɗiɗi ɗo joɗi ha yesu gorko be debbo, nden goto bo ɗo joɗi ha ɓawo.

Fabawal hoto nebbam angalaje. Nyebbam angalaje ɗo naftire ha lekki fere-fere musamman to goɗɗo pewol ɗo dama ɗum. Naftira be lekki mai mara pewol.

Get nastugo sare nonde maga ɓalejum, wodi ha himɓe nastirta be kosde to nga maɓɓita gamanfu bo mota wawan tokka nasta ko wurtira hedi maga, ga en maga nda dagali tankama be siminti.

Piletji ɗo jooɗi ha leddi, nonde maaji ɓokko-ɓokko. Taasahon ɗo yowi ha dow piletji man, nonde taasahon mai ma ɓokko-ɓokko. Piletji mai ɗi ɗo naftire waɗa nyamdu nyaama, taasahon mai ma ɓe ɗo waɗa nyaama dow maakon, koo ɓe toɓɓira haako.

Gorko ɗo fauni o ɗo dilla, o ɗo wati riga danejum be sarla ha nder ɗo saɓɓi riga yel marngel jungo boɗejum nda mota jip bo manga nga ɗo dari kombi mako nonde manga blu.

Gate nastugo saare non de gate mai milik kolo, gefe mahol kombi gate mai ash kolo on, nden do gate mai ɓe wadi daki on, gate mai do mari gefe petel habe naftirta be nasta be kosɗe.

Caago sorrugo limse, haa Caago may limse feere-feere ɗo ɓili haa hannga, haa nder limse ɓili may woodi ɓodeejum woodi ɓaleejum, woodi bo borooji ɗo ɓili.

Leggal gaadina on, leggal may soppaama ndaa saddeere ɗo tiggi haa dow tayre leggal aranndewal ,ndaa zarto bo ɗo waali haa les ɗiɗaɓal, be ndaa njamɗe feere bo haa leggal aranndewal may ɗo jooɗi.

Baskoje kecche ɗe ɗo joɗi, ɓeɗo he’aɗe be labi, to ɗe he’a ma ɓeɗo defira hako be maje ɓe hauta be tingere, be tattasai, be magi, to hako mai defa ma se ɓe naftira be nyiri ɓe nyama.

Ɓingel debbo oɗo dari oɗo fauni oɗo wati rigawol jungol oɗo suddi gele mako oɗo takki lalle ha juɗe mako odo fauni juɗe mai oɗo habbi agogo oɗo fauniri be agogo mai ɓeɗo naftira be maka ɓe lara wakkati oɗo wati halagare ha hondu.

Kateneru suudu defugo nda kichin kabinet ɗo jooɗi ha dou mai nda sink, ɗum ɓe naftirta ɓe laiɓa, nda firij petel ha yeeso mai je nonde danejum nda bo kuuka jei defugo.

Wodrop, nonde wodrop mai mil kolo. Ɓe ɗo naftira be manga ɓe siga kare. To kare woggama walti, vooɗi, ɓe ɗo waɗa, jera kare mai. Ɓe sigaɗe ha wodrop. Nden to ɓe ummi ɓornugo se ɓe hosa gotel-gotel ɓe ɓorna.

Payanɗe guda jego ɗe ɗo lumbi ndiri nonɗe maje ash kolo ɓe ɗo naftira be payanɗe ha ɗefugo nyamdu ɗefugo hako dollugo ndiyam be kala hunɗe nde ɓe ɗefata fu.

Lumse roɓe. Lumse mai ɓila ma ha hangaji. Lumse mai ɗo ha shagoji on ɗe kese. Ɗe ɗo waɗe talla. Toɗe soda ma, robe ɓornan ɗe gam sura, dillida fattude, ko dillida babal fere, ko kuma naftira ha sare.

Leso ɗo we'iti leso mai be katifa ma ngo be borgo fere ɗo ve'iti do leso, ɓeɗo naftira be leso wala dana, ko wala siwta, ndenbo ngoɗo ve'ita ha sudu.

Ɓingel ɗeɓɓo oɗo jooɗi ɗou sallaya. Oɗo fauni, ofauniri ɓo ɓe rigawol ɓalewol. ɗonno oɗo suɗɗi gele ɓalejum, oɗo ɓamti koli mako ɗiɗi. Nɗen ha jungo mako mai, oɗo haɓɓi paunne jungo.

Ndangu ɗo dari nden pucchu ɗo naftire ɓeɗo waangu ngam jahale hefijirre, so nonde pucch mai bo puru so ndangu dari haa babal.

Koromje ɗo joɗi ha leddi, koromje mai ɗo joɗi ɗiɗi do hauti gotal bo ɗo ga’en fere magal, nden himɓe ɗiɗo ɓeɗo borni ves ji daneji beɗo joɗi, ɓeɗo dari ɓeɗo titi ndiri korowal mai ɓeɗo yewuta ɓeɗo naftira be korowal bo ngam be jooɗa.

Fanka ɗow beɗo viaga silim fan. Gaɗo naftira be hite nepa ko hite janarato ga huwa. To gaɗo huwa goɗɗo nɗer suɗu mai o wulinta suɗu mai fewan waɗata gulɗum. Ha jotta bo to woɗi cufi ha suɗu mai to nga ɗo bokka ga meɗan cufi majum.

Lambatu mai jasdum to ndiyam tobi nɗiyam mai ɗo tokka nder maga dam dilla ɗam yaha ɗam vurta ɗam nasta ha handi, lambatu do wallita hadugo paccam ha nder pattule be nasta ci’e ngam nɗiyam to wari ɗo tokka lambatu mai dilla ladde.

Leppol ɗo mari nonde boɗeejum ha geefe, ɗo mari nonde ɓokko ɓokkowa waato blue haa caka, nden ɗo mari noone boɗeejum ha ragare nonde bodejum mai do hautube nonde yelo, boo pat noone sere-sere on haa dow leppol mai.

Fanka Fanka nga ɓe Habɓata hadou, to Hite ɗon ko Janarata ɗon Sai nga Yirla, Fanka ɗo Wallita Hokkugo Hendu Usta Guldum ɗum Himɓe Nanata nden Fahinta to Shufi Ɗonma Fanka mai Medan shufimai.

Piletji bei taasaje bei kofiji ɗo hippi ɓeɗo naftira be pilet ɓe wata nyamdu ɓe nyama. Ɓe ɗo naftira bei kofi be waɗa ndiyam ko shayi ko gaari ɓe yara, ɗo naftira bei takaije ɗo ɓe waɗa nyamdu ko haako jei nyamugo.

Worɓe njoyo ɓe ɗo dari goto ɗo wati juɗe hajiba muɗum nayo bo ɗo jogi juɗe mai ha yeso, ɓeɗo ɓorni jompaji maɓɓe, ɓeɗo hufni kifneje maɓɓe nden goto bo ɗo haɓɓi agogo o fauniri be agogo.

Gidan sama on, ɗo mahe ammaa maadi may timmay ndaa katakooji be leɗɗe ɗo feɗi haa dow maadi maajum may. Ɓe ɗo naftira be njamɗe ,katakooje feɗi may be leɗɗe feɗi may. Ngam ɓe yaaɓa dow may ɓe timmitina kuugal may.

Dammugal nastugo sare gal do vonyi gal mabbitai gabadaya den da blog hadau dammugal mai mahol kombi dammugal mai ngol hiidi gol wadana ma plasta amma plasta mai do sama do naftira be dammugal mai be nasta nder sare nonnon to be wari wurtugo mo be magal be naftirta be wurta.

Ɓoggol hite ɗido tari hababal. Ɓoggi mai dedudi den nonde boggi mai balejon boggi maide do naftiri hababal fere-fere je wadugo hite bodes bo hite.

Ɓikkon ɗo turi rema ha ladde, nda ɓe turi ko moi ɗo jogi banow mum ɗo rema, nda gene bo ha yeso maɓɓe ɓe ɗo rema, ɓe ɗo wara goɗɗo fere ɓo ɗo turi hokkiti ɓe ɓawo.

Lekki moɗugo, inde lekki mai panadol, lekki mai ɗon moɗe to goɗɗo nyauɗo, musamman to o ɗo nana zazzaɓi, so kwali ɗum inde lekki mai vindi ha dou mun nonde man blu.

Bingel ɗebbo oɗo ɗari. oɗo borni rigayel boɗeyel. Gasa hore mako ka morama. Kaɗo balwi kurum. ka morama morɗi zane. morɗi mai ɗi juɗɗi ɗe jimbiti haɗi wari ha balbe mako.

Hore leso hore leso mai we’itama, ha hore mago mai, wodi wodrob, wodrobe ɓeɗo naftira be mai ɓe sika kare wogga ɗe ɓe lotaɗe.